Tovolahy anankiray somary lava volo izay miloko maintimainty ny volony, manana volom-bava miloko maintimainty izy ary zarazara hoditra, manao fanamiana akanjo mitovy ambony ambany izay miloko fotsifotsy sy maramara ary misy tsipika menamena.

Misy ny fiangaliana dia natokana ho an'ny lahy, misy kosa natokana ho an'ny vavy. Fa ny randrana kosa dia mety foana fa tsy mifidy sokajin'olona. Misy ny randran-tokana, randrana roa, randran-telo ary ny randrana efatra ; misy koa anefa ny randra-mandady izay randrana mirafitra tsara, manaraka tsara ny soritry ny loha.

Fitaovana telo mpivily visy. Samy manana habe sy endrika samihafa ary samy vita amin'ny fitaovana mafy sy maharitra. Ampiasaina amin'ny fanesorana na fametrahana visy amin'ny zavatra samihafa toy ny fanamboarana trano, fanamboarana fiara ary ny asa tanana hafa.

Lovia iray miloko fotsifotsy eo ambony latabatra. Lovia baolina misy paty ao anatiny, voasarona saody mena ary misy fraomazy be dia be. Misy vera misy zava-pisotro mangatsiaka eo ankaikin'ny lovia.

Tovovavy anankiray fotsy fihodirana, manao lokomena mavokely. Ny volony dia mirandrana telo maromaro izay randra-mandady ; manao kavina miloko toy ny volafotsy ary ny tendany dia miravaka rojo ihany koa.

Gazety"Tia tanindrazana" izay mivoaka isanandro ary amidy amin'ny vidiny enin-jato ariary, natonta tamin'ny sabotsy roapolo jolay efatra ambi-roapolo sy roa arivo ; ahitana karazana lohateny maro amin'ny fiteny malagasy eo amin'ny pejy voalohany.

Toerana somary mangingina tsy dia ahitana tanàna firy. Ny làlana dia vita amin'ny lalantany ary manamorona ny sisin-dalana dia misy zavamaniry amin'ny karazany maro izay miloko maitsomaitso.

Zavamaniry eo ambony tany malefaka sy mando : lehibe ny vatany ary manana ravina maitso izy ; ny sampany dia misaraka maromaro. Manodidina eo dia misy karazana zavamaniry maitso maro mavana.

Tsena anankiray eny amoron-dalana. Ny entana dia apetraka eo ambony hazo izay misy fonosana miloko mangamanga. Ny amidiny moa dia manga, voanjo, ary legioma hafa ihany koa.

Kodiarandroa anankiray miloko maintimaty entina olona anankiray manao aroloha maintimainty mandeha eny amin'ny arabe. Ao aorianany dia misy fiara kely miloko volondavenona ary arahana fiarakaretsaka anankiray. Misy ihany koa firar fitateram-bahoaka izay miloko mangamanga.

Toeram-pivarotana zavamanitra maro izay fatao amin'ny helika mahasolo alamo. Mipetraka ao anaty vata misarona fitaratra ireo fitaovana ireo ary mipetraka eo amin'izany ny vidiny entana tsirairay.

Trano anankiray manana rihana anankiroa miloko fotsifotsy ary vita amin'ny biriky. Ny tafony dia vita amin'ny tafo fanintso, ny varavarana amin'ny farany ambany dia miloko mangamanga.

Sainam-pirenena anankiray izay miendrika efajoro, miloko mangamanga ary ahitana tsipika lehibe mihorirana izay miloko mavomavo sy menamena ; misy kintana anankiray ihany koa eo amin'ny mangamanga izay miloko mavomavo.

Gazety anankiray amin'ny fiteny frantsay: natonta tamin'ny talata enina ambin' ny folo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, namidy amin'ny vidiny arivo ariary, efa hatramin' ny taona telo amby valopolo sy sivinjato sy arivo no nisiany ity gazety ity ary ahitana lohateny maromaro amin'ny pejy voalohany sy dokam-barotra misy karazany roa.

Lehilahy anankiray : manao palitao miloko fotsifotsy sy mangamanga ary pataloha mangamanga, ao anaty palitao dia misy akanjo miloko fotsifotsy, ny kirarony dia mihaja ary miloko maramara . Milatro eo amin'ny lamba lehibe miloko menamena izy, manolana ireo olona maro be.

Vehivavy anankiray ny volony dia voaholakolana fohy ary miloko maintimainty, manao lokomena mavo kely ary manao kavina borobory lehibe anankiray, manao ambonin' akanjo miloko fotsifotsy sy maintimainty.

Trano fonenena anankiray miorina eo amin'ny toerana malalaka. Izay ahitana tamboho vita amin'ny tany fotaka sy hazo. Miloko fotsifotsy ny rindrina ary ny tafo dia vita amin'ny bozaka ; ahitana zavamaniry avo miisa anankiroa izay manana ravina maitsomaitso eo akaikin'ny trano, ary misy fiara miloko volondavenona mijanona eo an- tokotany.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana seza sy latabatra maromaro ao anatiny, misy latabatra efa misy sakafo toy ny salady, firity ovy ary zava-pisotro eo amboniny ; misy jiro miantona ery ambony izay manazava sy manaingo ny toerana.

Rangahy anankiray masiaka fijery, manao palitao miloko maintimainty sy kiravaty mavomavo, misy volombava maintimainty izy ary ny volony dia fohy izay miloko maintimainty ihany koa.

Firavaka izay fatao haingon-tanana vita malagasy : misy ny vita amin'ny akorandriaka izay miloko fotsifotsy ary misy ny vita amin'ny vatosoa maro karazana, mipetraka eo ambonin'ny fitoerana izay miloko maintimainty ireo firavaka ireo.

Trano anankiray izay lehibe dia lehibe tokoa, mbola eo an-dalam-panamboarana tanteraka satria mbola ahitana olona anankiray miasa eo amin'izany. Vita amin'ny vato ny trano ary mbola feno hazo mitsatoka isaky ny rihana.

Vilia anankiray izay ahitana sakafo efa masaka efa azo ohanina ao anatiny mipetraka eo ambony latabatra. Eo akaikin'izay dia misy vera izay ahitana ranom-boankazo ao anatiny. Ary farany dia vilia maitsomaitso misy sakafo masaka ihany koa, ary misy vilia kely anankitelo vita amin'ny "aluminium" izay sakay ny ao anatin'ny iray amin'izy ireo.

Lovia enina vita amin'ny seramika izay napetraka eo amin'ny fitoerana vita amin'ny vy. Manana endrika mitovy ary miloko fotsy avokoa. Ny fitoerana vy dia misy bara mitsipitsipika izay manohana ny vilia tsy nianjera.

Kimeny dia karazan-tsakafo zana-tsipika mavomavo ary manana tsiro mamy sy mangidy. Mampiasa azy io amin'ny fandrahona sakafo maro indrindra amin'ny lasopy. Manana sokajy maro ary ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana ihany koa ny kimeny.

Toerana anankiray izay misy rano mandeha. Ny rano dia maloto satria misy potika fako sy tavoahangy plastika mandeha eny anatiny eny. Misy ganagana miloko fotsifotsy izay milomano ao anatin'ny rano. Ny sisiny dia misy zavamaniry maitsomaitso.

Biby iray eo ambonin'ny tany. Ny tany moa dia tsy voafaritra mazava hoe inona avy ireo zavatra eo amboniny ; ilay biby dia sokatra, miloko volomboasary sy maintimainty ary mipoitra avy ao anaty tranony ny lohany.

Boky anankiray miloko volondavenona, volomboasary mazava sy matroka ary maintimainty. Ahitana soratra fotsifotsy eo amin'ny foniny izay ny lohateny sy ny mpanoratra ny boky. Misy sarin'olona mipetraka eo ambony seza ihany koa.

Falindriana anankiray izay miloko fotsifotsy, ahitana karazana jiro miloko maitsomaitso sy mangamanga izay miendrika lavalava mifandray. Misy < takamo > miloko fotsifotsy mirehitra ihany koa ary karazana jiro maoderina fotsifotsy maro.

Rojo volamena, misy aingony boribory, manana endrika tsotra, ary ilay boribory dia manana endrika mitovy amin'ny baolina samy vita amin'ny volamena

Fanasana tongotra ''électrique'' fitaovana ampiasaina hanalana ny aretin'ny tongotra sy hanatsarana ny fifohana, misy rano mafana sy boribory kely. Ny fitaovana dia mora ampiasaina ary azo ampiasaina ao an-trano.

Mpivarotra enta-madinika mipetraka eo amoron-dalana, mipetraka eo ambonin'ny fitoerana vita amin'ny hazo ireo entana ary misy tafo maintimainty. Ny amidy dia toy ny voatsinefy, voasary, akondro, papay ary ireo karazana entana maro samihafa.

Andian-tavoahangy misy zava-pisotro misy alikaola samihafa misy divay mena, divay fotsy ary divay mamy misy marika sy endrika samihafa ny tavoahangy izay manondro ny karazana sy ny kalitaon'ny zava-pisotro ao anatiny. Ny vidin'ny tsirairay dia voasoratra eo akaikin'ny entana tsirairay.

Tanàna kely anankiray izay ahitana trano fonenana maromaro vita amin'ny tany ary manana tafo miloko maintimainty avokoa ny ankamaroany. Misy ala maniry maromaro miloko maintsomaintso manodidina ny trano ary misy tanimboly kely ihany koa.

Toerana iray any amin'ny faritany, ahitana arabe vita amin'ny lampy vato, misy lehilahy iray mitondra bisikileta izay mitondra entana maro mandeha eo amin'ny lalana. Amin'ny sisin-dalana dia ahitana trano fonenana sy zava-maniry maro isankarazany.

Lehilahy anankiray mandeha eny amin'ny sisin-dàlana, manao satroka sy akanjo ary kiraro izay miloko mangamanga avokoa. Manao pataloha miloko volontany ary miambozona pôketra misy tadiny maintimainty.

Misy ny karazam-borona, misidisidina eny anaty natiora eny, izay miloko fotsifotsy sy mangamanga ary matsoko ny vavany, misy masony anankiroa.

Efitra fianarana anankiray, ny solaitra be dia miloko maintimainty; misy dabilio maromaro vita amin'ny hazo ao anatiny ; misy mpianatra miisa telo mipetraka ao anaty efitrano ; ny varavarana sy ny varavarankely moa tia vita amin'ny fitaratra sy vy.

Toerana mangingina, izay misy kivatovato, eo amoron'ny rano lehibe. Misy tendrombohitra, izay misy karazana hazo miloko maitso maitso hiany koa, tazana avy lavitra. Ny lanitra dia manga, ary misy rahona kely.

Gazety anankiray amin'ny fiteny frantsay, natonta tamin'ny talata telo amby roapolo jolay, efatra amby roapolo sy roarivo, mitondra ny laharana : iraika ambin'ny folo sy sivinjato sy valo arivo ary namidy amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana lohateny maro be eo amin'ny pejy voalohany ary misy dokam-barotra ihany koa.

Fiara anankiray miloko volondavenona mijanona eo amoron-dalana. Manodidina eo dia ahitana andrinjiro sy fiara hafa ihany koa ary misy zavamaniry maromaro.

Rojo firavaka anankiray izay miloko toy ny volamena. Ny haingony dia miendrika fo anankiroa : lehibe ny iray ary kely ny iray, ary mifamatotra ireo fo ireo. Hita amin'ny môdely anankiray izay miloko maintimainty io firavaka io.

Ramatoa anankiray mijoro eo amoron'arabe. Manao satroka bà maintimainty, manao akanjo miloko menamena, ary mivimbina pôketra miloko fotsifotsy.

Vehivavy anankiray mandoko volo miloko maramara manao ambonin'akanjo fotsifotsy misy tsipika maintimainty, ao anaty efitrano misy rindrina fotsifotsy no misy azy ary aoriany dia ahitana fitaratra.

Penina maromaro izay mipetraka eo ambony fitoerana miloko mavomavo, miendrika boribory io fitoerana io, ny penina dia miloko maitso, manga ary volomparasy, mitovy avokoa ny endrin'izy ireo.

Trano anankiray eo amoron-dalana, mifefy fanitso, voalalotra simenitra ary ahitana lavarangana anankiray izay mbola tsy vita ny aro fanina. Misy varavarankely sy varavarana lehibe ihany koa.

Fonosana maromaro misy tsora-kazo kanelina, voafono ao anaty kitapo plastika ary voafehy amin'ny tady afaka mihenjana izany. Zava-manitra be mpampiasa amin'ny fanomanana sakafo sy zava-pisotro maro moa ny kanelina.

Toeram-pivarotana enta-madinika anankiray. Ny entana dia eo ambony latabatra ary ao anaty sobika lehibe. Ahitana tongolo gasy, sakamalaho, potin-javatra mavomavo ao anaty fitoerany miloko menamena, sakay tsilanindimilahy miloko menamena sy maitsomaitso.

Ekipa anankiray manao fanamiana mitovy avokoa : ambonin'akanjo maitsomaitso ary pataloha fohy miloko maintsimainty. Ny mpiandry tsato-kazy dia manao ambonin'akanjo fohy tanana menamena sy pataloha maintymainty. Mijoro amin'ny toerana misy bozaka maniry izy ireo.

Vehivavy anankiray manao ambonina kanjo maintimainty sy pataloha maintimainty. Ny volony dia tsotra ary miloko, vo avy namboarina moa ny volony.

Gazety anankiray amin'ny fiteny frantsay natonta tamin'ny alakamisy valo ambin'ny folo janoary efatra ambin'ny roapolo sy roarivo ary namidy amin'ny vidin'arivo ariary, ahitana lohanteny Maromaro amin'ny pejy voalohany ary misy dokam-barotra roa samihafa

Fitaovana sy sakafo maro samihafa eo ambonin'ny latabatra izay misarona lamba fotsifotsy. Misy ny fitaovana fasiana siramamy, misy ny vilia baolina vita amin'ny vera. Misy voankazo miloko menamena ao anatiny, misy ny kaopy miloko volon-davenona, ary misy ny vilia lehibe fasiana sakafo miloko maintimainty.

Raim-pianakaviana iray mitaiza kely miaraka amin'ny zanany anankiray efa mandeha, mangataka eo amoron-dalana ary ny azo dia atao anaty satroka miloko volondavenona. Eo ambody trano vita amin'ny biriky izy ireo no mijanona.

Mpitandro ny filaminana vehivavy maro izay mitondra basy, manao fanamiana mitovy izay miloko maitsomaitso ary manao kiraro be miloko maintimainty. Milatro izy ireo ary manoloana ny olona maro be.

Olona maromaro mijoro eo an-tokontany lehibe sy malalaka. Manao fanamiana izay aron'akanjo : misy ny miloko maitso kely ary misy ny miloko volom-boasary, samy manao aro loha ihany koa, izay miloko fotsifotsy ny sasany ary menamena ny iray.

Takelaka maromaro izay hita eo amin'ny sisin-dalana anankiray izay eo akaikiny tamboho vita amin'ny boriky, ahitana fiara maromaro mijanona amin'ny sisin-dalana ary misy fiara mande ihany koa sy bisikileta iray.

Rangahy anankiray mitondra angady amin'ny tanany havia : manao akanjo misy tsipitsipika miloko maintimanty sy fotsifotsy ary manao pataloha fohy, mibaby kitapo miloko mavokely ary miloloha gony ihany koa izy manodidina ny lalany dia misy zavamaniry maitsomaitso ary ahitana trano ihany koa.

Lokomena anankiray izay efa misokatra, miloko menamena izy io. Ny vatany dia vita amin'ny plastika tahaka ny sarony izay miloko volafotsy. Ny boity nividianana azy dia mbola io akaikiny io eo ary mipetraka eo ambony lamba misy sarina voninkazo izany.

Fiara anankiray miloko menamena sy maintimainty, manana kodiarana efatra miloko maintimainty sy toy ny volafotsy, mitondra ny laharana valo amby roapolo amin'ny zato sy enina arivo arahana litera telo. Ny jirony dia miloko toy ny volafotsy ihany koa.

Boky maromaro isan-karazany eo ambony fitoerana vita amin'ny hazo. Samy manana ny lokony, ny endriny, ny abeny avy ireo boky ireo. Isaky ny karazany anefa dia misy isany maro avokoa.

Trano sekoly anankiray miloko mavomavo, manana varavarana maramara. Misy sainam-pirenena malagasy mitsangana eo aminy izay miloko maitso fotsy, mena. Io sekoly io dia sekolin'ny Rabearivelo.

Marika fahamantarana anankiray izay miloko fotsifotsy, misy sary telozoro miloko mavomavo, eo ambonin'ny soratra lehibe izay ahitana litera telo miloko maintimainty.

Karazana korontana vy izay fampiasa amin'ny fiarakodia. Maro karazana izy ireo, misy ny vy lavalava, misy ny vy boribory ary misy plastika maromaro ihany koa.

Ankizy sy tanora maromaro miaraka manao fihetsika toy ny hoe : mitehaka, mijoro akaikin'ny latabatra vita amin'ny hazo ary ao anaty efitra misy rindrina amin'ny loko maitsomaitso.

Lehilay anankiroa manao asa fanamboarana. Samy manao fitafy miloko maintsomaintso aron' akanjo izy ireo. Ny iray kosa manao pataloha lava mangamanga sy akanjoba miloko volondavenona ao anatin' ny aron' akanjo ary manao aro-loha miloko mavomavo.

Lapan'ny goverinemanta misy rihana maromaro ary voaloko amin'ny loko fotsy sy volom-boasary, misy varavarana sy faravara-kely maro. Ary trano be misy rihana roa, misy hazo lehibe iray akaikin' ny trano be ary misy vavahady kely eo anoloana. Misy sainam-pirenena malagasy mipetaka eo am- bavahady. Ao ambadiky ny tranobe dia misy lanitra manga sy volana kely.

Biby anankitelo mitovy izay miloko volom-parasy sy maramara ary manana vatana lavalava, mifanaingina avokoa ireo biby telo ireo ary eo ambonin'ny ravin-kazo maitsomaitso no misy azy ireo; ny andro moa dia efa alina.

Efitrano anankiray izay miloko mavomavo ny rindrina ao aminy. Misy solaitra be fotsifotsy izay somary kelikely ny habeny. Misy ankizy maromaro ihany koa ary ahitana dabilo vita amin'ny hazo izay misy solosaina eny amboniny.

Fitaovana elektrônika miisa telo, izay manana loko sy endriny mitovy fa samihafa kosa ny habeny. Ny lokony dia fotsifotsy sy toy ny baranjely, ary vita amin'ny plastika ny sarony. Amidy amin'ny vidiny fitonjato sy efatra arivo sy valo alina ariary.

Sainam-pirenena malagasy izay ahitana tsipika mitsangana iray ary tsipika mitsivalana miisa roa. Ny mitsangana dia miloko fotsifotsy, ny mitsivalana ambony dia miloko mena ary ny mitsivalana ambany dia miloko maitsomaitso.

Fiara anankiray miloko maintimainty sy fotsifotsy misy soratra menamena eo anoloany ; mipetraka ao anaty toeram-pivarotana na garazy anankiray izy eo.

Toerana anankiray izay mivarotra voankazo. Ny entana dia eo ambony gony miloko fotsifotsy sy mangamanga ary eo ambony fonosana ihany koa misy ny ampalibe, voasary makirana, zavoka. Ny vidiny dia misoratra amin'ny alalan'ny baoritra eo alohan'ny entana tsirairay avy.

Vehivavy anankiray manana volo lava sy maintimainty ary naolankolana manao ambonina akanjo miloko fotsifotsy. Ny tanany dia miloko mangamanga izay feno kintana mavomavo, ao anaty efitrano manana rindrina fotsifotsy no misy ity tovovavy ity.

Toeram-pivarotana rano voajanahary izay ao anaty tavoahangy tsirairay. Samy manana ny karazany avy sy ny niandohany ireo rano ireo, mipetraka eo ambony talantalana ary ny vidiny dia hita eo ambinin'ny entana tsirairay.

Lamba lehibe miloko mainty misy sary mampiseho indrindra ny "Indri Indri" izay karazana lemora endemika eto Madagasikara, vita printy, naseho ao anatin'ny tontolom-boajanahary misy azy manodidina ny ala sy ny rano io biby io, ny loko ampiasaina dia mazava sy misy fifanoherana manasongadina ny hatsaran'ny lemora sy ny tontolo iainany.

Tongotra olona anankiroa manao kiraro miloko maramara, ny tadiny dia mifatotra, manao pataloha lava ilay olona, ny hodiny dia zarazara ary mijoro eo amoron-dàlana izy.

Boky anankiray izay matevina dia matevina. Ny fonony dia miloko mangamanga. Raha sokafana ny boky dia ny ao amin'ny pejy voalohany dia misy soratra hoe : "Tantaran'ny Andriana eto Madagasikara".

Tsena fivarotana fitaovana malagasy, misy ny hazo izay miendrika toy ny zava-maniry, misy ihany koa ireo karazana vatosoa maro be ary mbola misy entana maro isan-karazany, ny entana moa dia mipetraka eo ambony latabatra izay voarakotra lamba miloko mavokely sy mangamanga, misy kosa ny eo amin'ny tany.

Latabatra anankiray izay voarakotra lamba fotsifotsy ary ahitana fitaratra eo amboniny. Ao anaty toerana fandraisan-danonana no ahitana azy. Misy vilia bakoly maromaro eo izay efa misy sakafo ary misy zava-pisotro ao anaty tavoahangy ihany koa. Tsy ambakan'izany ny fitaovam-pihinanana izay eo ambonin'ny latabatra ihany.

Zavamaniry miloko menamena. Manana ravina miloko maitsomaitso. Ao anaty fitoerany miloko fotsifotsy ary misy tany ao anatin'io fitoerana io. Mipetraka eo an-tokotany, eo akaikin'ny hazo anankiroa mitsatoka izy io.

Biby anankiroa izay mitovy fa samihafa loko. Ny anankiray miloko volomboasary ary misy teboteboka maintimainty maromaro ; anankiray kosa dia miloko maintimainty sy maramara. Ny iray mihantona eo amin'ny hazo ; ny anankiray kosa dia eo ambony ravina miloko maitsomaitso.

Sainam-pirenena anankiray ahitana tsipika fito mitsivalana. Ny tsipika telo voalohany sy ny telo farany dia mitovy ny lokony, izay miloko maintso, mavo, mena ary ny any ambany dia mena, mavo, maintso. Eo afovoany dia ahitana tsipika miloko mantimainty.

Lehilahy anankiray manao ambonin'akanjo fohy tanana, manao pataloha fohy miloko maintimainty izay misy tsipika mavomavo sy fotsifotsy ny rirany, tsy manao kapa ary mitana angady ao anaty zaridaina anankiray, manodidina azy dia misy zava-maniry maitsomaitso ary mandroaka tany ao anatin'io zava-maniry io izy mankao anaty gony.

Zazalahy kely anankiray mbola mitomany, mitazona kilalao miloko volomparasy eo amin'ny tanany havia ampofoan' olona anankiray ; izy dia vao avy natao famorana.

Lehilahy anankiray manao ambonin' akanjo maintimainty fohy tanana, ary misoratra ny mariky ny akanjo miloko fotsifotsy eo aminy. Manao pataloha ary kapa maintimainty ihany koa ; mijanona amin'ny làlana izy, izay ahitana trano miloko fotsifotsy eo akaikiny. Ny tànany havia dia mitazona zavatra miloko maintimainty sy fotsifotsy.

Fiara maromaro, misy ny miloko mangamanga, misy ny volondavenona, mandeha eo amin'ny arabe anankiray izay vita amin'ny vato ; misy ny mandeha midina, misy kosa anefa ny miakatra. Manodidina an'io arabe io moa dia ahitana trano maromaro.

Toeram-pisakafoanana malalaka anankiray, misy jiro manazava ny ao anatiny. Ahitana latabatra sy seza ao anatin'ny efitrano izay manana rindrina miloko fotsifotsy. Eo ambonin'ny latabatra anankiray dia feno karaza-tsakafo ao anaty lovia bakoly fotsifotsy sy zava-pisotro ao anaty tavoahangy.

Kaopy vita amin'ny vy tsy tatera-drano. Manana endrika boribory somary lavalava ary manana sofina iray. Mitazona loto kely izay manondro fa efa nampiasaina imbetsaka io fitaovana io.

Lamba mavokely misy lamina vonikazo, ny marika dia misoratra eo amin'ny etikety, izay manondro fa io lamba io dia vokarin'ny orinasa anankiray izay mpamokatra lamba malaza, vita amin'ny zato isan-jato landimby ary afaka ampiasaina amin'ny fanjairana akanjo, lamba firakotra na zavatra hafa.

Mpivarotra iray eo amoron-dalana. Ny tsena dia vita amin'ny hazo ary ny tafo dia vita amin'ny ravinkazo, mirakotra lamba miloko mavokely ny eo ambony, ahitana mofo dipaina ary mofo voaendy ihany koa. Ny mpivarotra dia mijoro ao anatin'ny tsena.

Boky anankitelo amin'ny fiteny vahiny. Ny anankiroa dia miloko fotsifotsy ny fonony ary ny lohateny dia miloko mavomavo, ary ny mpanoratra dia miloko maintimainty. Matevina tokoa ireo boky anankiroa ireo. Ny anankiray kosa dia manana fonony miloko maintimainty.

Lehilahy sy vehivavy mifampisakambina ao anatin' ny toerana fikotranana anankiray. Ilay lehilahy dia manao akanjo miloko mavokely sy volon-davenona ary ny ambany dia miloko maintimainty sy fotsifotsy. Ilay vehivavy kosa dia manao ambonin' akanjo fohy tanana maintimainty sy pataloha mangamanga, ary kiraro fotsifotsy ihany koa.

Sakafo malagasy ao anaty vilia fisaka fotsifotsy misy sarina voninkazo eo ambony latabatra, ny ao anatiny dia vary gasy menamena sy voanjobory masaka.

Fitaovana anankiray elektrônika izay ampiasaina andrahoana vary. Vita amin'ny vy ary misy sarony miloko volondavenona. Ahitana bokotra miloko fotsifotsy eo amin'ny vatany.

Fean'akoho maromaro izay efa masaka ary miloko mampilendalenda aok'izany. Mipetraka eo ambonin'ny vilia fisaka miloko fotsifotsy. Ny vilia moa dia eo ambony latabatra vita amin'ny hazo.

Soratra miloko somary fotsifotsy, milaza hoe tongasoa ato aminay. Mipetraka eo ambony hazo ary mihantona amin'ny rindrina miloko volondavenona izany. Misy karazana sary voninkazo eo akaikiny.

Rangahy anankiray mipetraka eo ambony seza, manao palitao maintimainty ary ny anatiny dia lobaka fotsy misy kravaty mangamanga feno no teboteboka fotsifotsy. Manao pataloha fotsy izy ary manodidina azy dia misy olona manan-kaja maro ihany koa.

Akanjo lava natao ho an'ny vehivavy, izay miloko fotsifotsy. Misy sarisary miloko maitsomaitso sy menamena eo aminy, ary ihany koa fotsifotsy sy maintimainty. Any amin'ny tany afrikanina no tena mampalaza itony fiakanjo itony.

Milina mipetraka eo ambony tany anankiray izay miloko maitsomaitso sy toy ny volafotsy. Ampiasaina amin'ny resaka fambolena. Natao hanodinana voankazo na zavatra hafa izy ity. Vita amin'ny vỳ moa ny fitaovana.

Vehivavy anankiray lava volo izay miloko maintimainty, mitondra kitapo maintimainty ary manao kapa menamena, mandeha eny amin'ny lalana mangina. Misy trano amoron-dalana miloko fotsifotsy ary manana varavarankely vy izay miloko fotsy ihany koa.

Fitaovana elektirônika anankiray izay natao handrahoana sakafo toy ny vary. Miloko fotsifotsy ny vatany ary ny molony dia miloko maintimainty. Ny sarony dia vita amin'ny vera izay misy tahony vita amin'ny plastika miloko fotsifotsy.

Lalana malalaka dia malalaka tokoa ny andaniny havia sy ny ilan'ny havanana dia misy fefy izay vita amin'ny hazo, misy zazakely mandalo eo amin'izany ary misy voninkazo sy ala maitsomaitso maniry manerana ny morony lalana.

Misy fiara mpitatatra, kely, fotsy, mijanonana teo amin'ny toerana malalaka misy trano be iray, eny Soarano. Ny lanitra dia manga, misy volana ny sasany. Eo amin'ny ilany havia amin'ny sary dia misoratra hoe : soa niarahana. Eo amin'ny ilany havanana amin' ny sary dia misy trano be misy varavarana vita amin' ny vy. Eo ambonin' ny sary dia misy lavaka misy fonosana vy.

Biby anankiray miloko maramara sy maintimainty ary misy tandroka. Eo amin'ny tokotany lehibe anankiray voalalitra simenitra no misy azy ary eo akaiky oe dia ahitana seza mianjera izay miloko maramara.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia, misy ny sotro be izay vita amin'ny hazo. Ao anaty fonosana izy ireo ary miloko toy ny volontany, ny vidiny dia valo arivo ariary ary iray alina arihary. Misy kosa ny fanodinana maionezy amin'ny vidiny dimanjato ariary izay vita amin'ny vy.

Sokatra marobe mihinana voankazo mena ao anaty zaridaina. Ireo sokatra ireo dia samy manana endrika sy habetsan'ny hafa ary sasany amin'izy ireo dia mbola kely. Ny voankazo dia milatsaka manerana ny tany ary ny sokatra dia miparitaka manodidina mba hitady aza ireo. Ny zaridaina dia misy ahitra maitso ary lanitra dia mazava. Mampiseho ny tontolo iainana mahafinaritra izay iainan'ireo biby ireo.

Lehilahy maromaro manao akanjo mitovy izay manao paozy toin'ny maka sary, misy omby miloko fotsifotsy sy maintimainty eo alohan'izy ireo.

Trano fiangonana vita amin'ny biriky. Ny tilikambo mivolontsofoka dia misy varavarana roa ary hazofijaliana lehibe eo an-tampony. Misy takela-bato eo amin'ny tilikambo misy soratra hoe : "Fiangonana Loteriana Malagasy Filadelfia Ampitakely fito amby valopolo sy valonjato sy arivo" . Ny trano dia manana endrika tsotra anefa mahatalanjona.

Olona anankitelo mijery sary sikotra anankiray anaty efamira izay mipetaka eo amin'ny rindrina miloko fotsifotsy. Manao palitao maintimainty ireo olona anankiroa ary ilay vehivavy kosa dia manao akanjo menamena.

Sainam-pireneny tonizia izay misy loko mena lehibe ary eo ampivony dia misy boribory fotsy misy volana sy kintana n'y mena dia maneho ny herim-po sy ny fahafantarana ny tantara ny firenena, ny fotsy dia maneho ny fihavanana sy ny fahadiovana ary ny volana sy ny kintana dia maneho ny finoana silamo izay any an-kamarony mponina, ny saina dia tsotra sy mahery ary mampiseho ny maha iray ny firenena.

Misy vavahady misokatra, ary eo ivelany dia misy faneva vita amin'ny hazo. Eo amin'ny faneva dia misy soratra sy sary. Akaikin' izay dia misy fototry ny hazo lehibe iray ary eo amboniny dia misy solaitra be vita amin'ny hazo. Eo akaikin' izay indray dia misy ny vatan- kazo boribory lehibe. Izany zavatra rehetra izany dia ao anaty alokaloka.

Boky anankiray ny fony dia ahitana sarina tovavokely iray, ary ahitana soratra izay lohateny miloko mavokely midiaka hoe ho an'ny ankizilahy rehetra izay notiaviko.

Voninkazo anankiray miloko menamena. Ny raviny dia miloko maintsomaintso. Ao anaty fitoerana izy io izay tazomina tananan'olona anankiray. Misy hazo lehibe eo akaiky eo.

Fitoerana voninkazo anankiray izay lavalava miloko menamena, ao anatiny dia misy ravinkazo lavalava miloko fotsifotsy, io fitoerana io dia mipetraka eo ambony taila fotsifotsy ao anaty efitrano anankiray.

Zavamaniry vao mivoaka avy amin'ny tany. Ny ravina dia mbola kely ary manana loko maitso mamiratra. Ny tany manodidina dia maizina ary misy ravina sy tahony latsaka.

Hazo lehibe anankiray maniry ravina maitsomaitso, manodidina ny hazo dia misy fefy izay vita amin'ny vato miloko fotsifotsy voalalotra. Maro dia maro ny olona maka sary rehefa mandalo any amin'ity toerana ity.

Vavahady lehibe iray vita amin'ny vy, misy rindrina avo manodidina azy mba hiantoana ny fiarovana, miloko fotsy ary misy firavaka kely eo amin'ny tampony. Manodidina ny vavahady dia madio ary voakarakara tsara.

Karazana vokatra maro izay fatao amin'ny volo, miloko volomboasary ary misarona plastika fotsifotsy, anaty boatỳ maro karazana izy ireo izay misy boribory lavalava ary misy ny lavalava boribory ; samy avy amin'ny marika mitovy ary mipetraka eo ambonin'ny latabatra izany.

Toeram-pivarotana lehibe anankiray izay mivarotra lafarinana amin'ny vidiny sivifolo sy sivinjato sy dimy arivo ariary, aorianan' izay dia ahitana talantalana izay feno karazana entana ao anaty fonosana ny vidin'ireo entana eo amin'ny talantalana dia misoratra eo ambanin'izy ireo.

Lafaoro anankiray miloko maintimainty, misy fitaratra ary misy vy ihany koa eo amboniny dia misy fitaovana plastika misarona izay miloko maintsomaintso.

Zava-boary kely tsy dia fahita matetika dia ny karazana bibikely manana vatana lava sy misy tongotra maro. Hita eo ambonin'ny tany ary ny hodiny dia miloko mavo. Zavamananaina tsy mampidi-doza ary matetika hita any amin'ny toerana mando sy maizina toy ny ambany vato na ao anaty tany.

Sary famantarana an'ny tambazotra serasera anankiray izay natao fandraisan-davitra misy efamira miloko mangamanga ary ahitana sarina vorona fotsifotsy ao anatiny.

Efitrano anankiray : manana rindrina miloko fotsifotsy; ahitana latabatra vita amin'ny hazo izay mirakotra lamba menamena; manodidina ny latabatra dia ahitana seza miisa enina izay vita amin'ny hazo ary eo ankaiky eo dia misy seza miisa dimy amin'ny endriny hafa ihany koa , vita amin'ny hazo hatrany.

Karazana hety miisa telo hita eo ambony fitoerana anankiray. Ny hety voalohany dia miloko volomparasy fotsifotsy ary ahitana sarisary ny lohany. Ny hety faharoa dia miloko mavokely sy maintimainty ary ny fahatelo dia miloko maitsomaitso. Ny lohan' ireo dia samy vita vy ary ny fitazomana azy dia samy vita plastika avokoa.

Toeram-pisankafoanana sy toeram-pisotroana izay any anaty natiora, feno zavaboary sy zavamaniry miloko maitsomaitso manodidina eo. Eo an-tokotany ny toerana fisotroana izay ahitana : latabatra vita amin'ny hazo, misy kaopy bakoly sy vilia kely eo amboniny ary misy seza fotsifotsy natao hipetrahana ihany koa.

Mpanjaitra anankiray any an-dalambe, misy masinina fanjairana eo ambony latabatra. Mipetraka eo amin'ny seza vita amn'ny hazo ny mpanjaitra ary misy olona mijanona eo akaikiny ; misy olona anankiray mandalo ihay koa anefa.

Takelaka anankiray eo amoron-dalana izay miloko mavomavo vita amin'ny hazo. Misy soratra fotsifotsy eo amin'ny takelaka izay misy hoe "Nosy hara anjavavy", manodidina eo dia misy ala maitsomaitso maromaro.

Voankazo anankiray izay papay no anarany, efa voasilaka ary miloko volomboasary, manana voany maintimainty boribory maromaro izy ao anatin'io ary eo ambony ravina miloko maitsomaitso no misy azy.

Ny hazo dia fitaovana iray atokisana nohon'ny amafisany izay havitana zavatra maro samihafa tokoa toy ny fandriana rairaim-parafara, latabatra, seza, fitetehana sy ny maro hafa tsy voatanisa izay fitaovana rehetra afaka ampiasaina amin'ny fiainana andavamandro.

Tamboho lavalava anankiray eo amoron-dalana izay miloko volontany sy maramara ; manelanelan' ny tamboho dia ahitana vavahady lehibe izay miloko maintimainty ary vita amin' ny vy ; eo amin' ny vavahady dia ahitana teboka fotsifotsy maromaro.

Ao anaty fiara fitateram-bahoaka anankiray. Ny sezan'ny fiara moa dia miloko maintimainty sy maintsomaintso, ary misy karazan'olona maro ao anatin'ny fiara.

Ankizy anankiray milalao eny amin'ny arabe, manosika fitaovana fandokoana izay misy tahony vita amin'ny hazo ; manodidina eo dia ahitana tsena maro isan-karazany.

Takelaka fanaovana dokam-barotra izay miloko mangamanga ary misy miloko mavomavo, ahitana soratra miloko maitsomaitso. Misy soratra miloko fotsifotsy ihany koa. Eo akaikin'ny trano izany ary mihantona amin'ny andrin-jiro anankiray.

Olona maromaro mivavaka eny ankalamanjana. Misy labasy miloko maintsomaintso manarona azy ireo izay miaro amin'ny masoandro ny sasany dia mipetraka eo ambony seza plastika maintsomaintso, ny sasany eo ambon'ny seza hazo ary ny ankizy kosa dia eo amin'ny tany no mipetraka.

Tsena mpivarotra hani-masaka manamorona ny lalana. Vita amin'ny trano hazo ny tsena ary mitafo fanitso. Eo aoriana sy eo akaikin'izy ireo dia misy zavamaniry maitsomaitso. Ny entana moa dia ao anaty vata rakotra fitaratra.

Zaridaina anankiray, misy voninkazo miloko volomparasy izay manana ravina maitsomaitso maniry eo aminy. Misy fefy izay miloko fotsifotsy eo amin'ny zaridaina.

Fitaovana anankiray izay vita amin'ny vy. Feno lavadavaka maromaro eo aminy izay mety ho fanatsifana zavatra no ilavana azy ity. Miloko volon-davenona ary mipetraka eo ambonin'ny fitoerana vita amin'ny hazo.

Boaty maromaro izay misy vokatra vita avy amin'ny karazana voankazo ampiasaina amin'ny tarehy na ny volo na ihany koa ny vatana. Amidy amin'ny toeram-pivarotana lehibe anankiray. Samy manana ny lokony sy ny endriny avy ireo boaty ireo ary voalamina eo ambony talantalana.

Sary famantarana anakiray miloko maintimainty anaty efamira. Ahitana soratra miloko fotsy fotsy lehibe. Misy tsipika menamena ary misy sary ihany koa eo akaikiny.

Fitaovana elektronika anankiray, miloko fotsifotsy, ary misy tongony ; misy soratra miloko maintimainty eo amin'ny vatany. Eo akaikiny eo dia misy tady mitondra herinaratra. Ny vidiny dia dimy arivo sy roa alina sy roa hetsy ariary.

Lakandrano anankiray izay misy rano maloto mandeha feno fako. Ny sisiny dia misy tamboho vita amin'ny vato sy voalalotra simenitra ary misy afisy lehibe izay misoratra amin'ny taratasy fotsy.

Karazana firavaka malagasy izay vita tamin'ny akorandriaka sy hoditra. Misy ny rojo izay fatao eo amin'ny tenda, misy ihany koa ny fatao haingon-tanana.

Biby kely manana elatra misy masony anankiroa mainty mainty misy tongony maromaro ary miloko volontany mipetraka eo ambony ravina maitso maitso mavana.

Boky anankiray izay miloko volondavenona. Ny mpanoratra sy ny lohatenin'ny boky dia misoratra lehibe miloko fotsifotsy eo amin'ny fonony ary ahitana sarina voninkazo miloko fotsifotsy, mamoa mavokely eo amin'ny fonony ihany koa.

Lasary manga somasoma, tsy masaka tsara moa tsy manta be ihany koa, ampiarahina amin'ny sakay tsy landimilahy miloko menamena, misy voniny madinidinika ary nasiana tongolo mba hampatsiro azy kokoa.

Ankizy anakitelo izay mitsikitsiky ery ! Milalao eo amin'ny torapasika eo amoron-dranomasina, izay ahitana sambo anankiray miloko mangamanga sy fotsifotsy.

Biby anankiray izay manana vatana lavalava, miloko maitsomaitso tanora, volomboasary ary maintimainty, eo ambony hazo no ahitana azy ary manodidina eo dia ahitana zava-maniry maitsomaitso.

Volona tovovavy kely anankiray izay miolankolana sy miloko maintimainty. Ny tovovavy dia manao akanjoba miloko mavokely ary mijoro eo afovoana tokotany anankiray.

Boky maromaro amin'ny fiteny anglisy. Misy ny miloko maitsomaitso sy maintimainty, misy ny miloko fotsifotsy sy maitsomaitso, misy ny miloko volondavenona ary misy ihany koa ny mangamanga ; samy manana ny lohateniny avy izy ireo.

Tsihy rafia anankitelo, manana endrika mitovy, saingy ny loko samihafa misy ny miloko maintimainty sy fotsifotsy misy ny menamena sy fotsifotsy ary misy ny volomparasy sy fotsifotsy. Vita amin'ny kofehy ireo ary eo ambony dia misy asa tanana boribory izay mihantona eo amin'ny trano hazo anankiray miloko mangamanga

Boaty anankiray vita amin'ny plastika miloko maramara be tazomina tanan'olona anankiray. Ny sarony dia vita amin'ny plastika ihany koa izay miloko maintimainty. Ny ampiasaina azy dia natao hanatsarana ny volo.

Toerana fifamezivezen'ny olona, ahitana olona anankiray mitondra bisikileta eo amin'ny arabe. Amin'ny sisiny kosa dia misy fiara fitateram-bahoaka miloko fotsifotsy mijanona, izay miisa anankiroa mifanao aloha sy aoriana, ary ahitana olona maro dia maro mifamezivezy.

Mpivarotra fitaovam-pianarana maro ; ny entana dia eo ambony latabatra sy talantalana miloko maitsomaitso. Ahitana fitaovam-panoratana : penina, fanaovana kajy ary solaitra. Misy fitaovana maro samihafa ihany koa.

Gazety "Inona no vaovao" manana ny tarigetra hoe : "Izay mahara-baovao, tia fandrosoana". Nantota tamin'ny sabotsy roapolo Jolay efatra amby roapolo amby roa arivo amin'ny vidiny dimanjato Ariary ary ahitana karazana lohateny amin'ny teny Malagasy eo amin'ny pejy voalohany.

Penina miisa roa mipetraka eo ambonin'ny fitaovana fotsifotsy, ny anankiray dia manga tanora ny iray kosa dia manga be. Samy manana ny marika sy ny habeny ary ny endriny ireo penina anankiroa ireo.

Trano fivavahana vita amin'ny biriky mena, misy tilikambo avo eo amin'ny ilany iray amin'ny trano ary misy varavarana miloko manga. Ny lanitra dia somary mandrahona orana ary misy rahona mainty. Ny trano fivavahana dia mipetraka eo amin'ny tany misy ahitra.

Karazana boky maro izay voalamina eo ambony talantalana vita amin'ny hazo. Misy ny miloko volomboasary, mangamanga, maintimainty ; dia misy sarina voninkazo maintimainty, mavokely ary loko hafa ihany koa.

Karazana fitaovana maro, toy ny : famafana, angady. Ny taon'izy ireo, dia vita amin'ny hazo, miloko maramara ; ny lelany na ny lohany kosa dia vita amin'ny vy.

Ravinkazo maromaro maniry amin'ny toerana anankiray. Misy ny manana ravina somary lavalava miloko maitsomaitso ary manana taho kely. Misy kosa ny manana ravina manify kely fa miloko maitsomaitso ihany koa.

Lehilahy anankiray manao lobaka fotsifotsy, manao ambony ambany feno maintimainty ary ihany koa manao kiraro mihaja maintimainty. Mijoro ao anaty zaridaina izay feno vonin-kazo sy zava-maniry maro isan-karazany miloko maitso.

Vata fampangatsiahana anankiray, miloko volondavenona ny eo ivelany ary miloko fotsifotsy ny ao anatiny. Ahitana jirokely mirehitra ao anatiny ary misy lovia vita amin'ny vy ny iray ary amin'ny plastika ny anankiray. Ahitana tavoahangy kely miisa roa ihany koa.

Vehivavy anankiray, mirandrana ary mifatotra ny volony ; manao kavina ; ary manao akanjo lava tsy misy tànana izay miloko menamena misy sarisary volondavenona sy fotsifotsy ; mitazona pôketra izay miloko menamena ihany koa izy.

Lehilahy anankiray mandeha eny amin'ny lalana fifamezivezen'ny vahoaka, manao akanjo ba maitsomaitso, pataloha lava miloko maintimainty ary kapa. Io olona io dia miloloha gony fotsifotsy izay feno entana ao anatiny.

Toerana malalaka be, mifefy tamboho. Mbola tsy misy trano ao anatiny fa karazan'ireny vao hanamboarana trano ireny; satria dia misy fasika, misy hazo maromaro, misy kivatovato, ary misy bozaka maina ao anatin'izany.

Tovovavy anankiray manaingo trano aminy alalan'ny lamba fotsifotsy sy mavokely ary mametaka voninkazo miloko fotsifotsy izay manana ravina maintsomaintso ny voninkazo dia mety ho tsy voajanahary.

Milina kely ampiasaina amin'ny famokarana solika fitaovana tsotra nentim-paharazana izay misy motera kely. Ny vokatra izay mety solika avy amin'ny voanjo na menaka vita amin'ny zava-maniry dia mandriaka ao anaty vatakely eo ambanin'ny milina. Ny milina dia hampiasaina ao anaty trano kely na ao anaty toerana famokarana kely mety ho an-tanàna na any ambanivohitra.

Toeram-pivarotana legioma anankiray, ny entana dia eo ambony hazo. Ary ao anaty sobika miloko fotsifotsy, maitsomaitso sy maintimainty, ary fotsifotsy sy volondavenona, ahitana sakay fanendy, anana, kotomila, pilokely ary betravy ihany koa.

Sary famantarana anankiray anaty efamira, miloko volomboasary. Ao anatiny dia misy soratra lehibe izay miloko fotsifotsy.

Tovovavy maromaro, eo ambony lakana miloko mangamanga sy mavomavo ; manao sikina avokoa, ary ny sasany dia manao solomaso. Manamorona ny rano dia ahitana torapasika, izay misy zavamaniry maromaro, amin'ny loko maro samihafa.

Andian-jiro misy fitaovana fanamafisam-panaovana rivotra natao an'ny fametrahana amin'ny rindrina ary manana endrika mahazatra, misy tsipitsipika eo anoloana mba hahafahan'ny rivotra mangatsiaka miditra. Samy manana habe sy modely mitovy ary voalamina tsara eo amin'ny fampirantiana ireo fitaovana.

Akanjo lava anankiray izay natao ho an'ny vehivavy, miloko menamena ary misy sary voninkazo fotsifotsy sy mangamanga eo aminy. Mipetraka eo ambony lamba izay miloko menamena feno sarisary io akanjo io.

Boaty anankiray miloko fotsifotsy, ny sarony kosa dia miloko volondavenona, vita amin'ny plastika ity fitaovana iray ity, ahitana soratra izay miloko maintimainty sy mangamanga eo aminy, tazomina tanan'olona anankiray moa izy ity.

Fonosana taratasy manana ny kalitao tsara indrindra. Misy taratasy zato ao anaty fonosana iray ary misy loko miloko samy hafa toy ny mavokely sy ny manga, misy marika eo amin'ny fonosana.

Fitaovana fanadiovana mipetraka eo ambony hazo. Misy ny zaran'angady izay vita amin'ny vy ary ahitana borosy ihany koa izay vita amin'ny hazo ary manana nifiny matsokotsoko maranitra izay miloko menamena.

Pejy roa amin'ny boky roa misy sary. Ao amin'ny pejy ankavia, ahitana sary anankiray miaraka amin'ny trondro maro ao anaty rano, ao amin'ny pejy havanana kosa dia sarin'ny ankizy iray milomano ao anaty rano ary manodina ny boky misy sary.

Karazana sary mihisa dimy izay ao anaty efa-mira, mipetaka eo amin'ny rindrina miloko fotsifotsy izy ireo ary samihafa avokoa ny sary anatin'ny efa-mira anankiray, maneho ny maha malagasy avokoa anefa ireo.

Toerana iray fivarotana, misy olona mivarotra legioma sy voankazo, misy latabatra maromaro izay misy ireo entana amidy. Ny ankamaroan'ny entana dia voarakotra lamba mba hiarovana azy ireo amin'ny masoandro. Misy olona vitsivitsy hita eo amin'ny sary, saingy tsy mazava tsara ny ataony. Ny toerana dia toa misy tafo, saingy misy hazavana miditra avy any ambony ary ihany koa, feno kojakoja sy fitaovana ampiasaina amin'ny fivarotana.

Toerana eo amoron-drano ahitana vato izay karazany hafa mihitsy tsy fahita amin'ny andavanandro eo amoron-drano sy ao anatin'ny rano, izay lehibe tokoa miloko maintimainty. Ary misy tora-pasika manamorona ny rano.

Tanàna anankiray mitazona ny antsasaky ny laisoa izay miloko maintsomaintso. Ny laisoa moa dia legioma misy ravina matevina ary matetika ampiasaina amin'ny salady sy lasopy. Mbola vaovao araka ny hafantarana azy amin'ny fizarana.

Fitaovana elektronika anankiray izay miloko fotsifotsy sy maintimainty, misy tahony. Ahitana bokotra miloko fotsifotsy eo amin'ny tahony ary misy tady mitondra herinaratra. Misy fitaovana vita amin'ny vy ihany koa izay miaraka aminy, ampiasaina mba hanodinana na hanorotoroana zavatra.

Toeram-pivarotana izay eny an-tsena lehibe mivarotra kiraro toy ny tenisy miloko fotsifotsy , menamena ary maintimainty. Misy ihany koa ireo karazana kapa samihafa . Izany dia hita eo ambonin ny tabatra vita amin'ny hazo .Msy olona iray mipetraka kosa eo alohan' ny tsena izay mivarotra entana hafa akoatran 'ireo .

Rano mikoriana avy any ambony mankany ambany, misy kivatovato maromaro amin'ny sisin'ny rano ary ahitana zavamaniry maro be miloko maitsomaitso manodidina izany.

Voana voankazo miisa roa, miloko volomboasary, miendrika lavalava ary misy tsipitsipika ; mbola miantsampy eo amin'ny hazo ity voankazo ity ary manana ravina maitsomaitso.

Vehivavy anankiray mirandrana rasta. Lava ny volony ary miloko. Fotsy fihodirana ary manao kavina izy. Ny ambonin'akanjony dia fohy tanana miloko fotsifotsy ary misy sary miloko mavokely eo anolohany.

Mpivarotra anankiray eo amoron-dalana. Ny entana amidiny dia fonosana miloko maintimainty sy maintsomaintso, tsakitsaky isan-karazany ary ihany koa vatomamy misy tahony. Manodidina ny toerana dia misy fiara maromaro mijanona ary olona mifamezivezy.

Efitrano fianarana anankiray. Vita amin'ny gorodona ny tafony ary miloko mavomavo ny rindrina. Eny amin'ny aloha dia ahitana solaitrabe miloko maintimainty. Misy dabilio maromaro izay vita amin'ny hazo ary misy mpianatra maromaro ihany koa ao anatiny.

Fivarotana asa tanana. Vokatra vita amin'ny hazo sy ny hoditra toy ny kojakoja, fitaovam-pisakafoanana ary ny firavaka. Ny ankamaroany dia miloko mainty ary voalamina tsara mba hisarika ny sain'ny mpanjifa.

Vehivavy anankiray mitazona baolina miloko mavomavo sy volomparasy amin'ny tànany havanana. Manao akanjo lava tànana maintimainty izy ary ny ivelany dia fanamiana miloko mangamanga. Manao pataloha fohy miloko maintimainty ihany koa.

Ramatoa anankiray mitan-takolaka, manao lobaka fotsifotsy, pataloha manga ary manao kiraro mijoro eo amoron-dalana ; eo akaikina tsena anankiray izay mivarotra poizim-boalavo sy karazana famandrihana voalavo maro samihafa.

Zavamaniry eo amin'ny tany miloko menamena sy maitsomaitso ary manana ravina lavalava miloko maitsomaitso. Feno potika hazo sy fako maromaro eo amin'ny tany ary ravina maina efa nihintsana.

Afisy lehibe miloko mena sy fotsy eo amin'ny sisin-dalana. Ahitana sary sakafo matsiro sy marika matsiro. Mampiseho ny vokatra ataon'izany marika izany, izay mety ho sakafo masaka na zava-manitra. Napetraka eo amin'ny tohana vỳ misy hazo manodidina azy. Ny lanitra dia manga ary misy masoandro mamirapiratra. Mampiranty ny vokatra matsiro ho an'ny mpandalo rehetra ny afisy.

Toeram-pivarotana anankiray, misy andian-tsafidy vatomamy sy mofomamy isan-karazany, misy marika iray toy ny amin'ny ankamaroan'ny vokatra; ary ny ankamaroan'ny entana dia misy sôkôlà toy ny : sôkôlà mainty, sôkôlà fotsy ary ny sôkôlà ronono. Ny vidin'ny entana tsirairay dia misoratra eo ambanin'izy ireo.

Sainam-pirenena anankiray ao anaty efa-joro. Ahitana tsipika roa mitsivalana izay mitovy : miloko menamena ny amboniny ary ny ambaniny kosa dia miloko fotsifotsy.

Legioma anankiray, fantatra amin'ny anarana hoe : lakolosy dipoavatra. Miloko maitsomaitso ary somary lavalava ny vatany, fatao amin'ny laoka moa no tena ahafantaran'ny olona azy ity.

Toerana iray ampiasaina amin'ny famokarana atody. Misy milina lehibe vita amin'ny vy tsy misy fangarony, izay ampiasaina anadiovana sy amandoana ny atody. Misy siny maromaro mihantona eo amin'ny rindrina, izay ampiasaina itehirizana ny atody. Misy siny mena kely eo amin'ny gorodona, izay mety ho ampiasaina anangonana ny atody vaky na ny loto.

Lehilahy anankiray manao palitao mihaja miloko maintimainty sy pataloha miloko maramara. Misy tanora maro be manatrika ary mipetraka mijery azy eo. Eny amin'ny farany alohan'ny efitrano dia misy solaitra be miloko maintimainty.

Boky anankiray izay mifono mavomavo ary misy tsipika maintimainty amin'ny sisiny andaniny sy ny ankilany. Ny soratra ao amin'ny fonony dia ny hoe ny loharanon'ny Andriana nanjaka teto Imerina.

Mpapikitroka lamba "plastique" miloko marehivava izay miorina eo ambonin'ny "boite" "plastique" amin'ny loko mavokely. Ny lokon'izy ireo dia: manga, maitso, mavo ary mena. Voafono anaty fonosana mba hiarovana amin'ny vovoka sy ny loto.

Vehivavy anankiroa, ny anankiray dia manao akanjo lava izay miloko manga be ary kiraro avo miloko toy ny volafotsy. Ny anankiray kosa dia manao palitao ambony ambany izay miloko manga ihany koa ary kiraro avo maintimainty. Manodidina azy ireo dia ahitana lalana sy zava-maniry maitsomaitso maro.

Fitaovam-pianarana isan-karazany eo ambonin'ny latabatra. Misy ny fitaovam-panoratana eo ambonin'izay dia misy ny pensilihazo sy ny hety ary ny fitaovana entina hikajiana eo ihany koa ireo fasiana taratasy maro.

Tovovavy iray ao anatiny efi-trano manana rindrina miloko mavokely ; ny akanjony dia misy tsipitsipika maromaro miloko mangamanga sy fotsifotsy, maneho ny hakanton'ny volony izy izay miorongorona, miolankolana.

Fiara karetsaka anankiroa mijanona eo amoron-dàlana ary misy olona iray mipetraka eo amin'ny iray amin'ireo fiara ireo. Eo amin'ny farany ambony dia misy trano be misy fivarotana izay manambara ny fiainan'ny tanàna.

Fonosana maromaro izay miloko mavomavo ary misy sary miloko maitsomaitso sy fotsifotsy ary mangamanga sy mavokely amin'ny ivelany. Misy sakafo no ao anatiny, izay misy kalsioma.

Vilia gasy miloko mangamanga sy fotsifotsy, mipetraka eo ambony latabatra miisa efatra izy ireo ary samy manana ny habeny avy, ny eo anatin'ny anankiray dia mofo anana ny iray dia paty fotsifotsy ny anankiray dia roniny ary ny anankiray dia hena baolina sy hena hafa.

Boky maromaro amin'ny fiteny malagasy izay natao an'ny ankizy indrindra indrindra. Misy ny mitondra ny lohateny hoe : "i kinga sy bota",misy "ny manao baolina i kinga sy i bota", "miresaka i mamy sy i kinga", te hianatra i bota sy i kinga", "mihaza i bota sy i kinga".

Sary famantaran'ny tsena anankiray izay mivarotra efijerin'ny solosaina ao Andravoahangy ambony ao amin'ny rihana fahafito amin'ny tsena lehibe anankiray no misy azy, ny laharan-tarobia dia misoratra eo amin'ny sary famantarana.

Fiara karetsaka anankiray, miloko mavomavo, mijanona eo amoron-dalana ary misy olona mipetraka ao anatiny. Eo an-kilany dia misy arabe izay ahitana fiara sy olona maromaro mifamezivezy.

Gazety " Tia Tanindrazana" mivoaka isan'andro amidy, amin'ny vidin'ny eninjato ariary natota tamin'ny alakamisy fito amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo, ahitana lohateny miisa valo amin'ny fiteny malagasy. Ny lohateny lehibe indrindra eo amin'ny pejy voalohany dia ny hoe " Fahaleovantena, firaisam-pirenena lasa poakaty satria tsy maodely ny mpitondra ".

Mpivarotra anankiray eo amoron-dalana. Ny entana dia eo ambony latabatra izay vita amin'ny hazo. Izay ahitana fehikibo miloko maintimainty, maramara ary koa boatin-drakitra vita amin'ny hazo.

Toeram-pivarotana fitaovan-dakozia na fitaovana elektirônika. Ny entana dia apetraka eo amin' ny talantalana misy fitaovana maromaro ao anatin' izany: toy ny mpanadio rano, fanendasa, mpanala vovoka ary koa ny mpanangom-bovoko.

Lehilahy anankiray manao satroka miloko maramara, mibaby kitapo maintimainty, manao pataloha lava hatreo amin'ny lohalikany ary manao kapa dia mandroaka omby maro be ; eny amin'ny arabe. Misy zava-boaary maitsomaitso manodidina ny lalana alehany.

Trano anankiray vita amin'ny biriky ahitana varavarankely maromaro ary mitafo volontany sy mara. Manodidina dia misy bozaka sy zava-maniry maro ary hazo avo izay miloko maitsomaitso.

Boky maromaro izay natao indrindra ho an'ny ankizy satria dia feno sarisary ny fonony boky. Mipetraka eo ambony fitoerana miloko volomboasary izy ireo ary samy manana ny lohateniny, ny endriny ary ny lokony avy.

Borosy fanadiovana maromaro izay miloko mavo sy maitso ary fotsy ny ankamaroan'izy ireo. Borosy misy volo mafy ary antsy plastika mora entina voafono ao anaty fonosana plastika ary mety ho ampiasaina hanadiovana vilia, lamba na faritra hafa ao an-trano.

Boaty maromaro fasiana menaka fanositra. Ny sasany dia boribory ary manana sarony vita aminy vỳ, ny sasany kosa dia tavoahangy kely lavalava manana sarony miloko fotsifotdy vita aminy plastika. Ny ao anatiny sy ny marika moa dia mitovy avokoa.

Milina fanjairana miloko fotsifotsy, manana endrika mahazatra, mipetraka eo ambony latabatra. Hita eo afovoany ny faritra fanjairana. Misy bokotra eo amin'ny sisiny izay ampiasaina ifehezana ny milina.

Vilia miloko mavokely misy endrika boribory ary lehibe, ny sisiny ivelany amin'ny vilia dia misy tsipika maromaro manodidina azy, vita amin'ny plastika ary mety ampiasaina amin'ny fitehirizana zavatra na rano.

Famantaran'andro iray manana endrika sy loko toy ny volamena, tazomina tanan'olona anankiray amin'ny tanany havia. Manondro amin'ny iray ora latsaka fahefany ny lera.

Biby totohondry kely iray izay misy loko fotsy sy mavo, manana vatana lava sy manify ary misy tongotra valo. Hita eo amin'ny tany ary misy zavatra kely eo akaikiny. Bibikely mahasoa satria mihinana bibikely hafa izay mety hanimba ny zavamaniry.

Toeram-pivarotana fanafody, ahitana karazana fanafody marobe izay mipetraka eo ambony talantalana miloko fotsifotsy. Misy mpivarotra fanafody manao bolozy miloko fotsifotsy anankitelo eo amin'ny tsena.

Kodiaran-droa izay miloko mangamanga sy maitimaity ary miloko toy ny volafotsy ihany koa ; mijanona eo amoron-dalana eo akaikin'ny tamboho iray izay voalalotra simenitra ary ahitana afisy maromaro miloko fotsifotsy ao amin'ny tamboho.

Toerana anankiray mangingina izay ahitana fasan'ireo mahery fo any Ambalakararay Manakara. Mifefy taboho fotsifotsy moa io fasana io ary eo ivelany dia ahitana zavamaniry maromaro miloko maitsomaitso sy trano vita amin'ny tafo bozaka.

Boaty maromaro izay vita amin'ny plastika avokoa na ny vatany na ny sarony. Manana loko mitovy ireo boaty izay miloko fotsifotsy avokoa ; ny ao anatiny no mampiavaka azy. Avy amin'ny marika anankiray antsoina hoe : "vaniala Madagasikara" moa ireto vokatra ireto.

Biby mampinono lehibe izay miaina aty Afrika sy any Azia ; fantatra amin'ny vatany matanjaka sy ny nifiny maranitra, ny hodiny dia misy tsipika mainty sy volontany izay manampy azy ireo hifangaro amin'ny tontolo hiainany. Biby mpihinana hena ary matetika mihinana fatin'ny biby hafa. Biby sosialy ary miaina ao anatin'ny vondrona.

Bisikileta anankiroa entin'ny olona anankiroa izay mandeha eo amin'ny arabe, ary eo akaiky eo dia misy fiara miloko volondavenona sy maintimainty mandalo ihany koa, ny sisin'ny arabe dia ahitana andrin-jiro sy trano maromaro.

Gazety anakiray izay mitondra ny anarana hoe :" Ny fahamarinana " raha hadiaka amin'ny teny malagasy natonta tamin'ny roambinifolo jona telo amby roapolo sy roa arivo nitondra ny laharana valo amby telopolo sy dimanjato sy efatra arivo ary namidy amin'ny vidin'ny arivo ariary ny andinindin'ny lohateny lehibe anakiray dia hita ao amin'ny pejy fahatelo.

Fiara kely maromaro fampiasa any amin'ny faritra, manana kodiarana telo ary miloko volomboasary sy maintimainty mitandahatra mandeha eo ambonina tetezana anankiray izay vita amin'ny vato voalalotra simenitra ary ahitana aro-fanina vita ami'ny vy.

Efitrano anankiray, miloko mavokely ny rindrina sy ny tafony. Misy lay miantona eo amin'ilay tafo gorodona izay miloko mavokely sy fotsifotsy. Ahitana fandriana vita amin'ny hazo izay misy kidoro eo amboniny; mifono lamba misy sarisary voninkazo miloko mangamanga, maitso ary mavokely io fandriana io.

Tanan'olona anankiray zarazara hoditra, misy tarondro kely eo amboniny, izay miloko mangamanga sy maintimainty ary volondavenona. Ny rambony dia lavalava toy ny vatany ary ny lohany dia somary lavalava ihany koa.

Sary famantarana izay mifandraika amin'ny famoronana sy ny fampandrosoana ny talenta. Misy tanana mitàna penina eo afovoany izay miloko maintimainty ary voasoratra eo amin'ny sisiny hoe : "VARATAVA" ; ny teny fanevan'izy ireo dia ny hoe :"Hasandratro ny talentako fa io no tena harenako".

Fonosana maromaro izay misy sarina kaopy eo ivelany ary miloko volontany ny fonosana. Amidy eo amin'ny tsena lehibe moa izy ity ary ny vidiny dia mipetraka eo ambaniny.

Trano anankiray izay miloko toy ny harafesina ahitana varavarambe izay vita amin'ny vy miloko maintimainty ny ambany ary ny varavarakely dia mainty ihany koa. Ny amin'ny ambony dia voafefy vy miloko fotsifotsy ny varavarakely izay vita amin'ny fitaratra, ary ahitana lavarangana anankiray.

Ao anatin'ny gazety anankiray, izay manazava ny ambangovangon'ny vondrona tahiry sy fomban-drazana izay nankalaza ny faha dimy taona nijoroany. Ahitana sary izay nandritra ny fiahonana teny Ambohimirimo.

Kaopy vita malagasy mihisa anaky enina mifanaingitaingina, miloko mavokely ny ivelany izay ahitana sarina baobaba sy ragidro ary ny ao anatiny kosa dia miloko fotsifotsy.

Bibikely anankiray miloko maintimainty manana vatana somary lavalava, misy tsatoka fotsifotsy maromaro eo amin'ny vatany, izy io dia mipetraka eo ambon'ny ravinkazo lavalava izay miloko maitsomaitso.

Legioma anankiray izay miendrika tohiny sofilera fa miloko mavomavo, ny raviny dia mitovy ihany koa izay miloko maintsomaintso mivelatra tsara.

Trano fisakafoanana anankiray, ny valin-drihana dia vita amin'ny gorodona ary ao amin'ny rindrina dia ahitana famantaranora mihantona sy takelaka miloko mangamanga sy maintimainty izay ahitana ny lisitry ny zava-misy ao amin'ity toerana ity, misy latabatra sy seza ihany koa.

Trano lehibe anankiray izay miloko mavomavo, ahitana riana miisa anankiroa ary misy lavarangana vita amin'ny vy, izay ahitana fitaratra isaky ny riana. Ny varavarankely dia miloko maintimainty ary eo an-tokotany dia misy zaridaina, izay misy voninkazo maro maniry, miloko maitsomaitso.

Fiara anankiroa, mandeha eny an-dàlambe. Milahatra havia sy havanana ; ny anankiray dia miloko mangamanga ny iray kosa dia miloko fotsifotsy. Samy ahitana ny mpamily azy ireo ao anatin'ny fiara anankiroa.

Trano lehibe anankiray izay miloko fotsifotsy sy maramara, hahitana rihana maromaro ary ny rihana dia misy lavarangana vita tamin'ny vy izay hahitana fitaratra.

Karazana voankazo maro izay atao anaty fitoerany tsirairay avy toy ny baoritra, misy ny akondro, goavy, voasary ary ny sisa maro hafa koa.

Karazana asa tanana vita malagasy. Misy ny seza vita amin'ny hazo, misy ireo lalao isan-karazany toy ny fanorona izay vita amin'ny hazo ihany koa ary sary sikitra toy ny baobaba vita amin'ny hazo. Ahitana karazana fehitanana maro vita amin'ny vatosoa ihany koa ary mbola misy asa tanana maro tsy voatanisa.

Fitaovana roa ampiasaina amin'ny fambolena dia ny angady sy ny antsy famaky. Samy vita amin'ny vy ny lohany ary ny tahoany dia vita amin'ny hazo. Ny angady dia fitaovana lehibe kokoa ary ampiasaina amin'ny famahanana ny tany, fa ny antsy famaky kosa dia kely kokoa ary ampiasaina amin'ny fanesorana ny fakany sy ny fanampahana ny hazo madinika.

Toerana feno zavamaniry izay amin'ny karazany avy miloko maitsomaitso ny ankamaroany. Ahitana rano mandeha avy any ambony izay mikoriana midina ka miangona ety ambany ; feno vatovato maromaro ao anatin'ny rano miangona.

Toeram-pivarotana enta-madinika anankiray izay ao anaty tsena lehibe, misy ny voatsinefy, misy ny voamadilo. Ireo entana ireo dia mbola ao anaty sobika avokoa.

mpivarotra eo amoron-dalana izay mivarotra voanjo mbola tsy voavaofy misy famarana karazany telo ao anatin'ilay voanjo eo akaiky eo dia ahitana voatabia boribory izay miloko menamena amidy ihany koa

Kitapo lehibe feno voa madinika ; ireo voa ireo dia mety ho voan'ny vary, koba vary, na legioma hafa. Manana loko somary mavomavo ary maina ihany koa. Vita amin'ny lamba matevina, ary misy fehikibo anakatonana azy ny kitapo.

Efitrano fisakafoanana misy latabatra sy seza maromaro vita amin'ny hazo sy vy. Ny rindrina dia miloko fotsy ary misy sary hosodoko mihantona, misy varavarankely lehibe iray izay manome fahazavana be ao amin'ny efitrano, ny gorodona dia rakotra taila fotsy.

Toerana izay masarika mpizahantany ahitana ranomasina miloko maitsomaitso roa mifanena, manamorina izany dia misy tora-pasika ary ahitana lehilahy sy vehivavy mandeha, ery lavitra dia misy zavamaniry miloko maitsomaitso ary izany dia mialoka ambany lanitra manga.

Fiara anankiroa mandeha eny amin'ny arabe : ny anankiray dia miloko volondavenona sy fotsifotsy, ny anankiray kosa miloko somary mangamanga ary mitondra ny laharana dimy amby roapolo sy dimanjato sy telo arivo. Misy andrinjiro maromaro manodidina ny arabe ary ihany koa zavamaniry maitsomaitso.

Akoho kely anankiroa ao anaty tontolo feno fako. Mipetraka eo amin'ny tany feno potipoti-javatra sy ravina izy ireo. Ny iray amin'ireo akoho kely dia mijoro raha ny iray kosa mandry, manana volombava malefaka ary ny masony dia mbola kely.

Olona anankiroa : lehilahy ny iray, vehivavy ny anankiray. Ny lehilahy dia manao ambony ambany maintimainty ; ny vehivavy kosa dia manao amboniny mavomavo sy maitsomaitso ary ny ambany mavomavo. Ao anaty efitrano miloko fotsifotsy ary manao fietsika fakana sary.

Fitaovana anankiray fanamafisam-peo : ny lohany dia miloko volondavenona izay makarakara, ny fitazomana azy kosa dia miloko maintimainty ary misy soratra fotsifotsy. Mipetraka eo ambony fitoerany miloko maintimainty ity fitaovana ity.

Toerana anankiray izay ahitana fefy vy marani-doha, izay miloko volondavenona. Eo akaiky eo dia misy zavamaniry lavalava ravina izay miloko mavomavo sy maitsomaitso, ary misy hazo midoroboka ihany koa miloko maitsomaitso.

Toeram-pivarotana famataranandro sy kojakoja haingo. Misy boaty maromaro samy hafa endrika sy loko ary koa ny rojo sy ny peratra vita amin'ny vato ary ny vakana. Ny entana rehetra dia napetraka eo ambony latabatra misy lamba mena. Misy olona iray mipetraka eo akaikiny, mety ho ilay mpivarotra izany.

Mpitandro ny filaminana izay manao matso, manao fanamiana mitovy, miloko mangamanga ambony ambany. Ahitana fehikibo fotsifotsy ary kiraro maintimainty. Manao satroka miloko maintimainty ihany koa izy ireo.

Alika anankiroa : ny anankiray mitraka ary manao fehy tenda, miloko maramara ; ny anankiray kosa dia miloko fotsifotsy ary ny rambony dia misy maramara sy maintimainty kely. Miondrika mihinan-javatra amin'ny tany io anankiray io.

Sainam-pirenena anankiray, ahitana tsipika telo mitsivalana, izay manana ny loko samihafa. Ny farany ambony dia miloko mena ; manaraka azy ny eo ampovoany, miloko fotsy, ary misy kitana anankiroa miloko maitsomaitso eo amin'izany ; ny farany ambany kosa dia ahitana loko maintimainty.

Gazety anankiray amin'ny teny frantsay , natota tamin'ny alatsinainy valo jolay efatra ambin'ny roapolo sy roarivo , misy lohateny misa enina eo amin'ny pejy voalohany ary ahitana karazanacdokam-barotra anankiroa .

Lehilahy anakiray sola loha mandeha eny amin'ny arabe, manao ambonin'akanjo mavomavo ary mitondra pôketra miloko maintimainty, manao pataloha volon-davenina ary kapa gasigasy izay miloko maramara.

Lasopy izay be rony tokoa, misy paty ao anatiny, zava-maitso ary ihany koa akoho. Efa misy sotro izany, ao anaty baolina miloko fotsifotsy ; ny baolina dia eo ambony vilia bakoly izay fotsifotsy ihany koa mba hiarovana azy amin'ny mamay.

Firavaka anankiray miloko toy ny volamena, mipetraka eo amin'ny modely izay miloko maintimainty. Ny firavaka dia rojo fatao amin'ny tenda ary misy sarina Madagasikara izay mandravaka azy.

Ekipana tovovavy maromaro, milalao baolina kapohina amin'ny tanana, ny akanjon' izy ireo dia miloko mangamanga sy miloko volomparasy ary maka sary izy ireo, dia misy ny mitsangana, misy kosa ny mitingitingina.

Tovolahy anankiray mijoro eo mijoro eo afovoana tokotany malalaka. Manao lobaka fotsifotsy izy ary mivimbina kitapo maintimainty. Manao pataloha lava miloko maintimainty ary kiraro maintimainty.

Trano lehibe ahitana riana miloko mavomavo sy fotsifotsy, ny varavarana ambany dia misy fefy vy ary lavarangana dia vita amin'ny vy ihany koa.

Trano anankiray miloko mavomavo sy mavokely. Ny varavarana dia vita amin'ny vy miloko fotsifotsy. Misy tavoahangy maromaro mipetraka eo an-tokotany ary misy olona iray an-dalana handeha hiditra ny trano.

Sambo kely miisa roa mandehandeha eny an-dranomasina : ny iray miloko manga ary misy olona mipetraka eo amboniny, ny iray hafa dia miloko maitso ary tsy dia misy olona loatra. Ao ambanin'ireo sambo ireo dia misy olona milomano. Ny rano dia mangarahara ary azo jerena ny fasika eo ambany. Ny lanitra dia manga ary misy masoandro.

Boky anankiray miloko mavomavo ny tampany ambany ary volomboasary ny tapany ambony. Ny soratra eo amin'ny fonony boky dia ny hoe ''lovako'' fianarana teny malagasy, eo ambany kosa misoratra hoe kilasy famaranana.

Nosy kely iray manana tendrombohitra kely sy hazo maitso, manana moron-tsiraka misy fasika fotsy ary ny ranomasina manodidina azy dia manga mangarahara. Misy sambokely mihetsika eny amin'ny ranomasina ary mampiseho ny onjan-dranomasina madinika.

Toeram-pisotroana iray. Ny ao anatiny dia miloko maitsomaitso araka ny anarany ary ny tafony dia miloko fotsifotsy. Ireo entana sy ireo vera dia mipetraka eo ambony talantalana vita amin'ny hazo.

Trano kely vita amin'ny hazo sy tany, izay mipetraka eo ambon'ny tampo-kavoana. Misy saina mena mitsangana eo antapon'ny trano ary misy tohatra vato miakatra mankeo aminy. Ny manodidina dia rakotra zava-maniry maintso. Ny trano dia mety ho toerana masina na toerana fahamantarana ary ny saina dia mariky ny fahefana na ny finoana.

Trano misy soratsoratra amin'ny loko maro samihafa, toy ny : mavo, mavokely, maitso, manga, volomparasy. Misy fiara mijanona eo anoloany. Alohan'ny hiditra dia misy fefy vita amin'ny vỳ sy simenitra miloko fotsifotsy.

Fidirana amin'ny trano fisotroana kafe misy varavarana lehibe misy fitaratra ; avy eo misy famantarana lehibe misy ny anaran'ny toeram-pivarotana ; soratra amin'ny litera lehibe sy mainty. Ny tafo dia rakotra tafo vita amin'ny takelaka ary misy fehi-kibo misy sary.

Tavoahangy kely anankiray izay tazomina tanan'olona amin'ny tanany havia. Miloko maramara ny tavoahangy ary misarona plastika izay miloko maintimainty ny lohany ary miloko toy ny volamena ny vatany sarony. Misy soratra miloko maramara eo amin'ny vatany tavoahangy kely.

Boky kely maromaro, izay natokana ho an'ny ankizy satria : dia amin'ny fonon'ny boky feno karazana sary, izay nalaina avy tamin'ny horonan-tsary miaina isan-karazany, misy ny miloko mavomavo, misy ny miloko volontany, misy ny volomparasy ary ihany koa ny maitsomaitso.

Rindrina voaravaka lamina endrika ravina izay miloko maitsomaintso sy toy ny volafotsy ary ihany koa miloko toy ny volamena ny sasany.

Borety anankiray izay miloko volom-boasary ny vatany. Ny fanoseana kosa dia vita amin'ny vy miloko fotsifotsy ary ny kodiarany dia miendrika boribory miloko maintimainty ary misy mavomavo ao anatiny.

Efitra iray misy rindrana miloko mavomavo. Misy karazana sary mipetaka aminazy. Misy olona mijoro manao akanjo volondavenona, manao pataloha maintimainty ary manao kiraro maintimainty. Manao aro vava orona ihany koa. Izy io dia vehivavy.

Soavaly anankiray mandeha eo amin'ny tany izay misy bozaka maitso tanora maniry. Miloko volontany sy maintimainty ity soavaly ity ary ahitana zavamaniry maro manodidina azy.

Vehivavy anankiray manana volo lava miloko maintimainty izay mifatotra ; manao lokomena menamena sy kavina ; manao akanjo lava miloko menamena, izay feno sarisary fotsifotsy sy maintimainty.

Biby kely anakiray manana elatra, ny vantany dia somary lavalava miloko maramara misy tsipika maintimainty, mipetraka eo ambony ravina izay miloko maitsomaitso io biby io.

Vehivavy anankiray, manao ambonin'akanjo fotsifotsy ary misikina lambahoany menamena sy fotsifotsy ary mantimainty. Mandeha eny amin'ny torapasika izay ahitana baobaba maniry sy zavamaniry hafa miloko maitsomaitso.

Tovolahy anankiray manao satroka, manao akanjo maintimainty ary manao pataloha maitsomaitso sy kapa ; mandeha eny an-dalambe izay somary mangina ihany koa. Ahitana fiara anankiray miloko maintimainty mandalo eo amin'n'ilay arabe. Manodidina eo dia misy trano maromaro.

Karazana vary maro amidy amin'ny tsena lehibe anankiray. Ao anaty fonosana tsy misy lokony ireo vary. Misy ny makôlika, vary fotsy, vary gasy mena ary mbola misy hafa ihany koa. Voalamina eo ambony talantalana isaky ny karazany avy ireo vokatra ireo.

vehivavy efatra misy zazakely manao ankanjo mavokely sy zipo mavo kely. Misy ankizy manao ankanjo mavomavo sy zipo miloko volomboasary ary ny ankiroa dia efa lehibe ny iray manao ankanjo menamena sy zipo mavomavo ny iray kosa manao ankanjo lava miloko maintsomaintso ary volon-davenina ny velany anaty efitra ankiray no misy azo ireo.

Lafaoro anankiray miloko maintimainty ahitana bokotra miisa sivy eo aminy, misy vilany misarona izay vita Malagasy eo amboniny. Ahitana fitaratra kely ihany koa eo amin'ny lafaoro ahafahana mijery ny ao anatiny.

Endrika tovovavy anankiray. Ny volony dia mirandrana miloko maintimainty amin'ny endrika hafa mihitsy. Manao ambonin'akanjo mavomavo izay mampiseho ny sorony izy.

Efitrano anankiray miloko mangamanga tanora ahitana fandriana anankiroa, ny anankiray dia misy rihana anankiray samy vita amin'ny hazo ary samy ahitana kidoro mifono eo ambonin'ireo fandriana ireo. Misy lay ihany koa isaky ny fandriana izay natao mba iarovana amin'ny moka.

Tanana tovavy anankiray izay manao peratra toy ny volafotsy misy vatony vatosoa. Ny hohony dia ahitana loko izay miloko menamena.

Fiara anankiray miloko volondavenona, manana kodiarana miloko maintimainty sy toy ny volafotsy. Mandrehitra jiro ary mandeha amin'ny alina eny amin'ny arabe.

Sary famantarana anankiray miendrika efa-joro. Miloko fotsifotsy. Ahitana soratra lehibe izay miloko manga sy volomboasary eo aminy ary misy soratra miloko maitsomaitso hoe "Fahombiazana, fanajana, fahamendrehana".

Gazety anankiray amin'ny fiteny frantsay, namidy amin'ny vidiny arivo ariary ; natonta tamin'ny talata telopolo jolay, efatra amby roapolo sy roa arivo ; mitondra ny laharana fito ambin'ny folo sy sivinjato sy valo arivo ; ahitana lohateny maromaro ary misy dokam-barotra ihany koa.

Trano roa mifanila, ny iray dia misy lavarangana ary fantsona eo amboniny, ny faharoa dia kely kokoa ary misy varavaran-kely anakiray, eo ambany lanitra manga izy ireo no mitoetra.

Toerana fifamezivezen'ny olona ahitana takelaka miloko fotsifotsy. Misy ihany koa trano miloko fotsifotsy sy maramara. Eo amoron-dalana dia ahitana tsena maro izay misy elo isan-karazany. Ahitana olona mifamezivezy ihany koa eo amin'ny arabe.

Kitapo kely vita amin'ny lamba miloko mavokely, misy soratra izay midika hoe : salama e ! Vita amin'ny fitaovana hafa ihany koa. Vaovao ary azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Mipetraka eo ambonin'ny hazo miloko fotsifotsy.

Toeram-pivarotana satroka miaro amin'ny masoandro eo amoron-dalana. Ireo entana dia manana ny endriny sy ny karazany ary ny lokony toy ny mena, ny maitso, manga, fotsy, volondavenona ary loko maro samihafa. Ny mpivarotra moa dia mipetraka mamaky gazety eo anolohan'ny tsena.

Gitara anankiray mipetraka eo ambony fitoerana miloko volondavenona. Ny gitara dia vita amin'ny hazo miloko maramara ary ny tahony kosa dia vita amin'ny hazo ihany koa fa miloko maintimainty.

Gazety anankiray amin'ny fiteny malagasy natonta tamin'ny talata telompolo jolay efatra amby roampolo sy roa arivo ary namidy amin'ny vidiny dimanjato ariary ahitana karazana lohan-teny miisa enina eo amin'ny pejy voalohany ary dokam-barotra anankiray.

Takelaka fanaovana dokam-barotra anankiray, miloko mangamanga sy fotsifotsy. Feno karazana soratra maro sy daty eo amin'ity takelaka ity, ary karazana sary ihany koa. Momba ny hetsika anankiray no zava-dehibe mampisy azy.

Fivarotana kely eny an-dalambe. Ny amidy dia ireo fitaovana ampiasaina any an-dakozia toy ny vilany, ny lovia, ny borosy fanasana vilia, ny fonon-tanana ary ny hafa koa. Ny ankamaroany dia vita amin'ny vy sy hazo.

Vehivavy anankiray manao akanjo mangamanga, misy sary voninkazo maitsomaitso sy mavokely, manao kiraro avo miloko mavomavo ary milatro manoloana ny olona maro be.

Gazety anankiray izay amin'ny teny frantsay amidy amin'ny vidiny arivo ariary, natonta tamin'ny Asabotsy telopolo Desambra taona telo amby roapolo sy roarivo.

Vehivavy anankiroa maka sary mitsikinsiky, samy lava volo, manao kiraro fotsifotsy ary samy manao akanjo lava miloko volontsokolahy, manodidina azy ireo dia rakotra maitso sy zavamaniry isankarazany.

Tranobe anankiray izay mety ho lapa na hotely na toerana malaza mampiseho ny kolontsaina sy ny tantaran'i Madagasikara, manambatra ny fomba fanorenana frantsay sy ny fiainana eo an-toerana, manana rihana maromaro, varavarana sy varavarankely lehibe ary tafo miloko mena ny manodidina dia misy zaridaina tsara tarehy sy hazo avo.

Lehilahy maromaro izay mitazona kisoa izay miloko fotsifotsy ary mbola mifatotra aminy tady. Mipetraka aminy tany moa io kisoa io ary manao akanjo maintimainty ny ankabeazan'ireo olona manodidina azy.

Vilia fisaka anankiray izay miloko fotsifotsy ary vita amin'ny bakoly. Ahitana karazana sakafo ao anatiny toy ny zavokà, voatabia, katsaka ary mipetraka eo ambony latabatra izany. Ahitana vera iray eo akaikiny eo.

Vatomamy maro isan-karazany, ao anaty fonosana plastika izay amidy amin'ny toeram-pivarotana lehibe anankiray ka voalamina tsara eo ambony talantalana miloko volondavenona. Ny vidin'ireo dia mipetraka eo ambaniny.

Vehivavy anankiray, ny volony dia fohy ary miloko maintimainty, izay ahitana soritra miendrika toa sarim-voninkazo, manao kavina boribory somary lehibe be izy izay miloko toy ny volamena ary ny tanany ilany dia ahitana peratra mipetraka eo amin'ny atokany.

Boky kely anankiray izay ahitana sarin'ankizy sy saka kely amin'ny fonony. Mitondra ny lohateny hoe : "Anjara sy Donga" ary ahitana soratra mivaky hoe : Lalao Razanadriaka Vololomampisa" izay miloko maintimainty eo amin'ny fonony.

Biby kely iray antsoina hoe "sokina" hita eo amoron'ny rano ary miandry hisotro. Manana volo tena fohy sy maranitra manarona ny vatany manontolo ary izany mampiavaka azy amin'ny biby hafa . Ny masony dia kely ary ny oriny dia mitongilana.

Bibikely anankiray miloko maramara ary manana tongotra maromaro. Mandady eo amin'ny rindrina anankiray izay voalalotra simenitra izy.

Voan-javatra maromaro izay metỳ ho legioma. Lavalava ny endriny ary miloko maintsomaintso izy. Mipetraka ao anaty fitoerana maintsomaintso ihany koa.

Boky maromaro isan-karazany amin'ny fiteny vahiny mifanainginaingina ary samy manana ny lokony, misy ny miloko mavokely, menamena, mavomavo sy maintimainty, fotsifotsy ary mbola ahitana karazana loko hafa ihany koa.

Varotra fitoerana fitaovana miloko volondavenona sy menamena. Misy kodiarana efatra izay mampandeha azy ka afaka hafindrafindra toerana.

Boky anakiray manana fonony miloko fotsifotsy, mangamanga ary maintimainty, ahitana soratra ivelany izay ny lohateniny dia ny hoe :" Ny lanitra sy ny fianakaviany" angano noforonina hampitana amin'ny ankizy ny soatoavina nosoratan'i Lalao Razanadriaka.

Lehilahy anankiray manao akanjo maramara sy pataloha fohy miloko volontany, izay mitondra bisikileta miloko maintimainty ary mibaby kitapo mainty ihany koa. Eo alohany dia ahitana fiara karetsaka anankiray izay mandeha eo amin'ny arabe.

Toeram-pisakafoanana iray ao anaty zaridaina. Misy elo be eo akaiky eo ary misy ala maitso sy zava-maniry hafa izay mandakotra ny zaridaina. Ahitana latabatra sy seza izay vita amin'ny vỳ sy hazo ihany koa.

Ankizy maromaro, mipetraka manodidina ny latabatra boribory anakiray, mitazona hety ny sasany ary feno potika taratasy miloko fotsifotsy eo ambony latabatra.

Zavamaniry anankiray eo amin'ny tany izay feno zezika. Manana ravina lavalava maitsomaitso ary mamoa voany izay lakolosy dipoavatra miloko maitsomaitso mbola miantsampy eo amin'ny tahony.

Gazety anankiray amin'ny teny frantsay natonta tamin'ny Sabotsy enina ambin'ny folo desambra telo ambin'ny roapolo sy roa arivo amin'ny vidiny arivo Ariary. Misy karazana lohateny maro ao anatin'ity gazety ity ary ihany koa ahitana dokam-barotra.

Sakafo mafilotra ahitana legioma toy ny karaoty misy koa ny salady misy tongolo ao ambonin'ny vilia fisaka miloko fotsifotsy io sakafo io eo akaiky eo dia misy zava-pisotro ao anaty vera ary misy kosa ny mbola ao anaty tavoangy.

Rojo firavaka anankiray izay miendrika toy ny volafotsy, mipetraka eo amin'ny maodely miloko maintimainty ary ny firavakany dia miendrika toy ny kintana izay miloko toy ny volafotsy ihany koa.

Tovovavy anankiray manao ambonin'akanjo matevina miloko menamena ; ny volony dia miloko maintimainty, ary matevina aok'izany, miolankolana, ary toa vao avy nosorana menaka.

Fitaovana maoderina fihainoana hira misy karazany maro ary miloko volon-davenina, maintimainty, volom-boasary maitsomaitso ary mangamanga.

Akanjo fitafy lavabe, miloko mavokely ary misy sariny voninkazo mavokely ihany koa eo aminy. Natokana ho an'ny vehivavy manokana ity akanjo ity ; mipetraka eo ambony zavatra miloko menamena.

Tavoangy roa misy vokatra ho an' ny zazakely. Ronono ho an'ny zazakely izany manomboka amin'ny iray taona miloko fotsy ary misy sary zazakely sy voninkazo ny fasina azy. Aseho amin' ny loko mainty sy volomboasary ny marika. Voalaza fa manan-karena amin' ny menaka mandimamy sy dibera ary misy vitaminina fanampiny.

Olona maromaro izay mamono biby. Doran'izy ireo amin'ny alalan'ny bozaka io biby io mba hahafahana mikiky ny volony. Ny lehilahy sasany dia mijorojoro mijery ny ataon'ny anankiray.

Karazana hani-masaka maro izay voalamina eo ambony latabatra norakofana lamba fotsifotsy. Misy ny mofo, misy ny hena nendasina, ary ireo karazana sakafo hafa ihany koa, masirasira.

Mitombo dia mitombo isa tokoa ny fiara mifamezivezy etsy sy eroa fa indrindra eto Madagasikara, ny toerana anefa tsy mihitatra fa ny toerana teo aloha ihany no eo hany ka miamitombo ny fitohanan'ny fifamoivoizana lavareny eto Antananarivo.

Toeram-piangonana anankiray miloko volontany ary manana tafo tanimanga, misy varavarana lehibe anankiray vita amin'ny hazo miditra, manana tilikambo lehibe anankiray ihany koa eo an-tampony.

Olona iray mandeha eny an-dàlambe. Manao ambonin'akanjo mainty sy pataloha volondavenona. Manao kiraro ihany koa izay tsy fantatra ny lokony. Mitondra kitapo miloko volondavenona sy maintimainty. Entiny amin'ny tanana havanana amin'ny alalan'ny fihazonana ny tahony. Ny sisiny havanana sy ny havia amin'ny lalana dia ahitana fefy fanitso.

Kilalao fanoron-tsivy izay vita amin'ny hazo mafy dia mafy tokoa ary karazana vato roa samihafa no ahetsiketsika sy ahisakisaka, ahafahana amin'ny lalao izany kilalao mampiasa saina tokoa ny fanoron-tsivy ary anisan'ny mampiavaka ny malagasy.

Takelaka fanaovana dokam-barotra anakiray eo amoron'arabe. Miloko volomboasary ny afisy eo aminy, sy fotsifotsy ihany koa; misy soratra hoe: "tena mora be kosa, be dimanjato ariary".

Efitrano fandraisan-danonana anankiray manana rindrina miloko fotsifotsy, ny seza sy ny latabatra dia voarakotra lamba miloko fotsifotsy sy menamena ary eo ambony latabatra dia efa misy vera sy sotro ary sotro rovitra.

Sary famantarana miloko mainty sy fotsy an'ny orinasa mpanjaitra eto Madagasikara. Ny toeram-pivarotan'izy ireo dia hita eo Antaninarenina, manome lanja ny maha Malagasy ny vokatra vokarin'izy ireo.

Gazety anankiray mivoaka eto Madagasikara, amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana karazana lohateny maro ary amin'ny teny frantsay izany.

Lehilahy anankiray eo ambony toerana filalaovana baolina kitra vita amin'ny tany vovoka. Manao akanjo miloko menamena sy volondavenona izy ambony ambany ary manao kiraro. Mandaka baolina kitra no ataony.

Tontolo iainana anaty ala. Misy hazo lava maniry izay manana raviny maintsomaintso. Marobe ireo ala ary misy bozaka maniry amin'ny tany eny ambany.

Olo-malaza anankiray mpanolotra fandaharana ary mpilalao sarimihetsika amin'ny fiteny malagasy. Ny volony dia efa fotsifotsy ary zarazara hoditra izy. Manao akanjo fohy tanana misy vozony izay miloko maintimainty sy mavomavo.

Fitsipika maromaro ao anaty fonosana. Misy ny tsipika miloko maitsomaitso. Misy ny tsy misy lokony. Eo ankaikin' izy ireo dia misy boaty miloko volomboasary sy fotsy fotsy.

Trano fiangonana iray izay mitafo fanitso menamena. Ahitana tilikambo iray eo an-tampony. Vita amin'ny biriky ary manana tokotany malalaka, mifefy tamboho izay miloko menamena sy fotsifotsy ary any Antsahadinta no misy azy.

Ankizy marobe manana fikasana ny hamaoka zavatra amin'ny alàlan'ny taratasy, misy ny mpampianatra izay manampy sy manoro azy ireo. Lehilahy ny ankamaroan'ireo ankizy.

Siny plastika miloko mangamanga sy menamena ny menamena dia fasina zinga savony ary zavatra hafa ihany koa ny mangamanga kosa dia rano no fatao ao anatiny

Karazana trondro anankiray izay miaina any an-dranomasina, mipetraka eo ambanin'ny fasika ary manana vatana malalaka sy boribory. Ny hodiny dia misy teboka mainty ary ny volony dia malefaka. Manana rambony lava sy malalaka ary mampiasa azy io handehanana sy handrafetana ny tenany ao anaty fasika.

Sary famantarana anankiray miendrika efajoro, miloko toy ny volamena izany, ahitana sarisary izay miloko maintsomaintso sy menamena eo aminy, ary misoratra maintimainty lehibe mivaky hoe ministeran'ny fiarovam-pirenena.

fanafody miisa telo, izay mitovy ny haben'izy ireo sy ny paoziny anaty boaty miloko fotsifotsy sy maitsomaitso ary ivelan'ny boaty dia ahitana fisy avy.

Sainam-pirenen'i Etazonia izay miantona eo amin'ny tsatoka vita amin'ny vy miloko mangamanga, fotsifotsy ary menamena. Eo amin'ny mangamanga dia ahitana kintana maro izay miloko fotsifotsy.

Sainam-pirenen'ny "Comore" mari-pamantarana dia niloko mavo, fotsy, mena ary manga mitsivalana, amin'ny sisiny havia dia misy telozoro miloko maitsomaitso : ao anatin'izay dia misy kintana efatra milahatra mitsangana ary volana anankiray miloko fotsifotsy.

Tany malalaka anankiray izay feno kivatovato ny lalana eo aminy. Ahitana vazy misy voninkazo maitsomaitso maromaro. Misy fiara mijanona miloko volondavenona sy misy tsipika maintimainty eo ampovoan'ilay toerana ary misy olona maromaro ihany koa.

Karazana voan-javatra maro izay efa ao anaty fonosana avokoa: misy ny zavatra boribory miloko volon-davenina sy maintimainty, misy ny lavalava miendrika toy ny sakay pilo kely menamena ary misy ny efa vovon-javatra miloko mavomavo. Ary ahitana karazany maro hafa ihany koa eo.

Fivarotana kely izay mivarotra fitaovana isan-karazany. Misy lafaoro, vata fampangatsiahana kely, fitaovana fanadiovana ary koa fitaovana hafa sy ny kojakoja. Tsy voalamina tsara ny toerana ary ny entana dia voarakotra mandrakotra ny tany.

Sainam-pirenena anankiray ahitana tsipika telo mitsivalana mitovy ; ny voalohany dia miloko fotsifotsy, ny eo afovoany dia miloko mangamanga ary ny farany ambany kosa dia miloko menamena.

Tanora maromaro anaty efitrano anankiray ary mipetraka manodidina ny latabatra izay miloko mangamanga. Misy taratasy avokoa mifanintsin'ireo tanora ireo ary manoratra no ataon'izy ireo.

Tovovavy anankiray mitsikitsiky, manana endrika miloko zarazara, manao kavina izy. Ny volony dia fohy toy ny an'ny lehilahy ary miloko maintimainty.

Katedraly anankiray eny Andohalo izay vita amin'ny vato ary manana varavarana vita amin'ny vý. Eo an-tokotaniny dia ahitana fasan'ny olon-tsambatra Rasoamanarivo izay vita amin'ny vato ihany koa ary feno olona maro misakafo manodidina izany.

Trano fiangonana anankiray izay vita amin'ny biriky mena, any ambohimanarivo no misy azy; mitafo fanintso miloko fotsifotsy ity trano fiangonana ity eo akaikiny eo dia misy andrin-jiro anankiray vita amin'ny hazo ary misy zava-maniry maromaro.

Sainam-pirenena anankiray izay mizara roa mihorirana, ny ambony dia miloko menamena ary ahitana sarina vorona mavomavo, ny ambany kosa dia miloko maintimainty ary ahitana sarina kintana miloko fotsifotsy mihisa dimy.

''Ny gazetiko'' izay gazety mivoaka isan'andro natonta tamin'ny Asabotsy sivy amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo amin'ny vidiny dimanjato ariary. ahitana lohateny miisa enina eo amin'ny pejy voalohany ary dokam-barotra anankiray.

Sary famantarana iray ahitana boribory izay miloko maintimainty ary ao anatiny dia miloko fotsifotsy ary ahitana soratra lehibe maintimainty hoe iraika amby roapolo. Eo ambaniny dia misy soratra lehibe miloako fotsifotsy.

Vehivavy anankiray izay manana volo matevina sy lava ary mirandrana rasta izany manao ambonin'akanjo fohy tanana miloko mavo kely izay misoratra fotsifotsy eo aminy, fotsy fiodirana ny tovovavy ary manao kavina fotsifotsy.

Gazety tia tanindrazana izay natota tamin'ny zoma roa ambin'ny folo jolay efatr' ambin'ny roapolo sy roarivo amin'ny vidin'ny eninjato ariary, laharana fito ambin'ny valopolo sy efajato sy efatra arivo. Ahitana lohanteny maromaro amin'ny fiteny malagasy eo amin'ny pejy voalohany.

Toerampivarotana lehibe anankiray izay ahitana karazana mofo ao anaty fonosana. Misy ny mofo lavalava, misy ny mofo kelikely. Voalamina ao anaty talantalana avokoa ireo entana ary ahitana ny vidin'izy ireo eo ambany.

Mpivarotra anakiray, ao anaty tamboho vita amin'ny vato miloko volondavenona sy mavomavo ary misy vy miloko maintimainty. Ny vavahady dia vita avy amin'ny vy miloko maintimainty. Ary ny entana amidy dia ao anaty vata, vita amin'ny hazo miloko fotsifotsy, izay rakotra fitaratra. Hani-masaka moa no amidin'ity mpivarotra ity.

Sary famantarana anabkiray ao anaty efa-mira dia miloko volomboasary, ary misy boribory miloko fotsifotsy ; ao anatin'izay dia feno kisarisary miloko volomboasary ihany koa.

Fampirantiana vato sy kristaly maromaro. Misy vato vita amin'ny endrika atody, vato boribory lehibe ary vato fisaka. Samy manana loko sy endrika samihafa ireo izay manondro ny mineraly samihafa izay nanaovana azy. Misy koa sary sikotra hazo mitambatra amin'ireo vato ireo.

Toeram-pivarotana zava-manitra isan-karazany sy menaka fanosotra izay manitra ihany koa, ny vidiny dia hita eo amin'ireo vokatra tsirairay. Ao anaty vata rakotra fitaratra izay misy sisiny miloko fotsifotsy no misy ny vokatra.

Papay maromaro izay mbola miantsampy eo amin'ny tahony. Manana ravina lavalava izay miloko maitsomaitso. Misy ireo papay mbola manta miloko maitsomaitso, ary misy ny efa masaka izay miloko volomboasary.

Trano fonenana anankiray miloko somary mavokely. Misy arofanina fotsifotsy alohan'ny hiditra ny varavarana izay miloko fotsy ihany koa. Ny tokontany dia vita amin'ny simenitra tsy miloko ary misy tamboho miloko fotsifotsy manodidina ny trano.

Boaty maro karazany samihafa. Misy menaka manitra fanosotra amin'ny vatana ao anatiny. Amidy amin'ny toeram-pivarotana anankiray izay voalamina eo ambony talatalana ary ny vidiny dia hita eo amban'ny entana tsirairay avy.

Toeram-pivarotana lehibe anankiray izay mivarotra atody maro be. Ireo atody dia ao anaty fitoerana izay miloko fotsifotsy ary ny entana rehetra dia voalamina tsara ao anaty talantalana izay miloko volondavenona. Ny vidin'izy ireo dia misoratra eny ambanin'ny karazan'entana tsirairay.

Vehivavy anakiray manao ambonin'akanjo miloko mangamanga ary misy soratra fotsy fotsy eo amin'ny akanjony. Ny volony moa dia mirandrana izay randran-telo amin'ny endriny hafa dia hafa tsy mahazahatra mihitsy.

Karazana tsakitsaky sy sakafo maro amin'ny toeram-pivarotana iray izay voalamina isan- tsokajiny anaty talantalana. Eo ambanin'ny entana tsirairay dia misy ny vidy afaka hifidianana azy ireo.

Gazety amin'ny teny frantsay, natonta tamin'ny alarobia telo ambin'ny folo desambra telo ambin’ny folo sy roa arivo, amidy arivo ariary. Misy lohateny maromaro amin'ny pejy voalohany ary ahitana dokambarotra miisa roa.

Fitaovana elektrônika anankiray izay miloko maintimainty sy volondavenona ary hita eo ambony latabatra vita amin'ny hazo ; ahitana bokotra anankidimy izay miloko maintimainty ihany koa ary toy ny volafotsy ity fitaovana ity.

Fitaovana iray entina manadio ny zaridaina sy ny toerana malalaka, manana antsy lehibe sy maranitra izay ampiasaina hanesorana ny ahitra sy ny zavatra hafa tsy ilaina, ny tahony dia vita amin'ny hazo ary mafy orina. Tena ilaina amin'ny fikojakojana ny zaridaina sy ny toerana malalaka satria manampy amin'ny famerenana ny hatsaram-batana sy ny fahadiovana.

Tanan'olona maromaro izay mifandom-bera. Ny vera dia vita amin'ny vera izay tsy misy lokony ary misy ranom-boankazo miloko mavomavo ao anatiny.

Vehivavy anankiray mifato-bolo ; manao solomaso maintimainty ; manao palitao ambony ambany miloko manga manga ; manao famantaranora amin'ny tanany avia sy peratra izay miloko toy ny volamena ; ary ny kirarony dia fotsifotsy. Mijoro eo amin'ny zaridaina anankiray ary ao aoriany dia misy trano voalalotra simenitra.

Vehivavy anankiray mitsikitsiky, zarazara hoditra, manana volo lava sy miloko maintimainty ary tsy mifatotra. Manao ambonin'akanjo miloko maramara ary misy soratra fotsifotsy. Manao zipo lava fotsifotsy ary kiraro fotsy ihany koa.

Tanàna iray ahitana trano fonenana voalalotra fotaka ary mitafo fanitso, misy lavarangana maitsomaitso sy riana anankiray, misy olona maromaro eo an-tokotany ary ahitana zavamaniry ihany koa.

Zavamaniry maromaro izay karazany mitovy avy. Maniry eo amin'ny tany lehibe anankiray, manana ravina somary lavalava ary mbola vao an-dalam-paniriana fa tsy mbola lehibe izany.

Tanan'olona anankiray mitazona hazo izay misy saosisy voatetika eo amboniny ary vary sosoa menamena izay ao anaty vilia baolina miloko maitsomaitso.

Zavamaniry anankiray ao anaty fitoerany misy tany izay miloko toy ny volamena, ny raviny dia maitsomaitso ary somary lavalava eo an-tokotany izy io no mipetraka ary eo akaikiny dia misy varavarana vita amin'ny vy, izay miloko toy ny volamena ihany koa.

Zavamaniry maro isan-karazany izay miloko maitso ny ankabeazany. Manodidina ny renirano anankiray, mialoka eo ambany lanitra izay ahitana masoandro mody.

Lovia plastika fotsy misy endrika voninkazo maitsomaitso. Mbola vaovao satria mbola ao anaty fonosana. Misy daty sy ora eo amboniny.

Tavoangy kely maromaro ny anankirooa dia vita amin'ny plasitika, na ny sarony na ny vatany izay miloko fotsifotsy sy mangamanga tanora. Ny anankiray kosa dia vita amin'ny vera na plasitika ihany, ny vatany dia tsy moloko ary ny sarony dia miloko mangamanga. Samy vokatra vita amin'ny voanio izy ireo fa samy hafa kosa ny abeany.

Vilia gasy mihisa efatra miloko mangamanga izay samy manana ny abehany avy ireo mitovy kosa ny endriny mipetraka eo ambon'ny latabatra ary misy sakafo masaka ao anatiny toy ny paty gasy sy ny hena-baolina.

Zaza maromaro milalao eo amin'ny tokontany malalaka lehibe anankiray izay misy hazo maniry vaventy no sady avo eo amin'ny tokontany ary mamelana raviny maitsomaitso, manao akanjo samy hafa avokoa ireo ankizy ary misy ny efa lehibebe, misy kosa ny mbola kely.

Toeram-pivarotana kojakojan'ny lamaody, ho an'ny tovovavy. Misy ny sosoa famatoram-bolo, misy ny fihogo, misy ihany koa ireo karazana lamba madinidinika.

Vokatra vokarin'ireo tanintsaha malagasy anisan'izany ny legioma izay hamidy eny amin'ny tsena fividianana, izany misy ny hangivy, ovy, tongolo, paty ary ireo karazana trondro maina isankarazany tsy adino ihany koa ny voankazo toy ny mananasy.

Toeram-pisakafoanana izay miloko mangabe sy fotsifotsy ny ao anatiny. Ahitana fitaratra lehibe ao anatin'izy ity. Ny seza sy latabatra moa dia miloko mainty avokoa, saingy voarakotra lamba izay mandravaka azy ireo eo amboniny.

Sarin'olona anankiray manao palitao miloko maintimainty, ao anatiny misy lobaka fotsifotsy ary ihany koa " cravate " maintimainty. Rangahy zarazara hoditra ary mitafy ny lamba anankiray izay miloko toy ny sainam-pirenena : maitso, mena, fotsy.

Sary famantarana anankiray izay ahitana sarina harona miloko mavo kely, ahitana soratra miloko maintimainty manao hoe : "Rasoa manakaiky ianao" ary ny "O" dia miloko mavo kely.

Toerana iray eny ambohijatovo izay ahitana fiara sy kodiaran-droa mifamezivezy ary vahoaka ihany koa. Misy andrin-jiro sy tsena eny ampita ary ny ampita kosa dia misy tamboho mifefy vy sy vato, ao anatin'izay dia ahitana zavamaniry maro isan-karazany.

Toeram-pivarotana fonona fitaovam-panoratana maro ; ny entana dia mipetraka eo amin'ny tany eo ambonin'ny baoritra miloko toy ny volontany ; ary miloko menamena, volomboasary ary mangamanga ireo fonony ireo.

Tovovay anankiray manao akanjo fohy tanana miloko manga be. Ny volony dia natao randran-droa maromaro ary miloko mara. Ao anaty efi-trano misy rindrina mavomavo no misy azy.

sava-maniry anankiray antsoina hoe mpibasy maniry eo amin'ny tokotany anankiray izy ty manana ravina maintsomainty somary lavalava ary ny foany dia miloako mavomavo izay misy volombolony

Gazety anankiray, « Taratra » izany. Gazety mivoaka isan'andro amin'ny vidiny dimanjato ariary ; natonta tamin'ny Alarobia iraika amby telopolo jolay, taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana karazana lohateny marobe eo aminy, toy ny hoe :« Kodiarandroa sy fiara enina voafaoka ».

Takelaka anankiray izay misy soratra hoe : "faly mandray anao", misy sarina vehivavy manondro, izy dia manao satroka mangamanga sy akanjo fohy tanana fotsifotsy. Takelaka momban'ny toby mpamokatra solika izy ity.

Toerana anankiray izay tsy dia ahitana olona mifamezivezy. Manodidina ny arabe moa ny amin'ny sisiny andaniny sy ny ankilany dia misy trano lehibe miorina ary ahitana biriky maro mifanaingitaingina ihany koa.

Toovolahy anankiray mandeha amin'ny arabe, mbola zaza, mitondra siny fasina rano izay roapolo litatra miloko mavomavo ary misy sarony maitsomaitso; misy olona hafa mandeha ihany eny an-dalana ankoatra an'azy.

Toerana fifamezivezena izay ahitana arabe misy fiara karetsaka mandeha eo aminy. Amin'ny sisin-dalana dia misy fiara tsy mataho-dalana anankiray mijanona izay miloko fotsifotsy sy maintimainty. Misy olona anankiroa manao fanamiana mitovy mijory ihany koa eo amin'ny sisin-dalana.

Toeram-pivarotana iray, mivarotra voninkazo tsy voajanahary. Misy lamba mihantona ihany koa eo. Ahitana karazana kojakojan'entana izay fampiasa amin'ny andavanandro mipetraka eo amin'ny tany eo ambonin'ny lamba.

Trondro karazany iray mitovy, izay efa voatetika mizara efatra. Miloko maintimainty ny hodin'izy ireo ary nofosana dia nofosana ny trondro. Mipetraka eo ambonin'ny fitoerana miloko menamena izany.

Tanimboly iray any an-tsaha izay ambolena zava-maniry azo ho hanina ; manodidina eo koa anefa dia ahitana zava-maniry maro karazana izay tsy fihinana ny sasany ; miloko maitsomaitso avokoa ny ankabeazany. Manodidina eo koa dia ahitana vatovato.

Fiarakaretsaka anankiray, mandeha eo amin'ny arabe izay vita amin'ny kivatovato. Manodidina ny arabe dia misy trano, ahitana vavahady miloko maramara sy tamboho maramara. Misy olona maromaro mandeha ihany koa eny amin'ny lalana.

Toerana anankiray izay tsy hita mazava ny lokony, ahitana arabe izay misy kodiaran-droa sy fiara mifamezivezy ary ahitana fiara karetsaka ihany koa. Amin'ny sisin-dalana dia misy trano fonenana maro miorina.

Kodiaran-droa miloko menemena sy maintimanty izay mipetraka eo amin'ny arabe malalaka. Manamorina ny arabe dia misy takelaka fanaovana dokam-barotra ary misy vehivavy manao aro loha mijoro eo akainin'ny kodiaran-droa.

Ampahany amin'ny trano misy rindrina vita amin'ny biriky. Misy fantsona roa lehibe miendrika soratra "L" mitondra rano avy eo an-tampon'ny trano ; misy fantsona kely kokoa mifandray amin'ny fantsona lehibe ; izay fantsona fanariana rano avy amin'ny avaratra na ny tafo.

Trano be anankiray vita amin'ny vato. Eo an-tampony dia misy sary vongana, miendrika vorona, miloko maintimainty ary misy saina ihany koa. Mialohan'ny hidirana amin'ny vavahady dia miakatra tohatra.

Tovovavy anankiray manana volo lava miloko maintimainty sy maramara tsy mifatotra fa misy haingony miloko fotsifotsy anefa izay miendrika toy ny voninkazo. Manao ambonin'akanjo tsy misy tanany izay miloko fotsifotsy ity tovovavy ity

Olona maromaro izay mitondra bisikileta miloko maintimainty mandeha eny an-dalambe ; ny moron-dalana dia misy zavamaniry maitsomaitso vitsivitsy ary ahitana trano izay mitafo bozaka. Ny toerana kosa dia manamorona ny rano anankiray izay miloko mangamanga ambany lanitra manga ihany koa.

Tavoahangin-dranomanitra roa samy miloko mena izy ireo ka manome endrika mahafinaritra. Tavoahangy lehibe dia misy tavoahangy kely kokoa ao anatiny ; samy misy ny marika " GUESS " eo amin'ny tavoahangy. Tavoahangy lehibe dia misoratra hoe "Seductive Red " ny zava-manitra dia mbola vaovao ary mbola tsy nampiasaina.

Voromailala anankiray mihidy ao anaty fefy vita amin'ny vy. Miloko maintimainty sy maramara io vorona io ary mipetraka eo amin'ny tany. Ny vavany dia lavalava, miloko fotsifotsy.

Borosy kiraro anankiray izay vita amin'ny hazo miloko maramara ny fitazomana azy ary ny lohany kosa dia matsokotsoko maromaro izay miloko maintimainty. Eo ambony latabatra anankiray no misy ity borosy ity.

Fiara maromaro mandeha eo amin'ny arabe : ny anankiray dia fiarakaretsaka ary ny anankiray kosa dia fiara loko fotsifotsy sy maintimanty. Aorianany fiarakaretsaka dia mbola ahitana fiara kely fotsifotsy sy maintimainty ihany ny lokony ; manodidina eo dia misy trano sy zavamaniry maro.

Trano lehibe anankiray, miloko mavomavo, misy rihana maromaro ary isaky ny rihana dia misy varavarana sy lavarangana ; eo amin'ny trano dia ahitana takelaka lehibe, izay miloko maintimainty sy mangamanga ary misy soratra fotsifotsy eo aminy.

Biby " elikala" iray fantatra amin'ny antsipiriany momba ny antsika ho mpanjakavavin'ny ala, mipetraka eo an-tapokavoana, ny tazana amin'ny vantana, ny fakany sy ny volony dia volotsokola ary nitandrony dia lehibe sy misy rantsana maromaro ny" elikala" dia biby sosialy izay mena ao anaty andiambiby minana ahitra ravikazo ary hazo.

Toeram-piatsonan'ny fiara fitantera-bahoaka izay ahitana fipetrapetrahana eo amoron-dalana. Ahitana fiara iray miloko mavomavo sy maintsomaintso, izay zotra efatra amby sivy folo amin'y zato.

Toerana iray izay misy famokarana sy fivarotana vato simenitra vita endrika samihafa. Misy môdely vato maromaro toy ny vato fisaka, vato boribory, ary vato vita môdely hafa. Misy kosa sary sokitra amin'ny vato toy ny an'i maria virijiny sy ny an'ny vorona. Miloko marevaka sy ny endrika samihafa amin'ireo vato dia mampiseho ny fahaiza-manao sy ny fahaizana artistika amin'ireo mpanamboatra azy ireo.

Gazety anakiray amin'ny fiteny frantsay amidy amin'ny vidiny arivo ariary. Izay natota tamin'ny telo jolay efatra amby roapolo sy roarivo. Ahitana lohateny miisa enina eo amin'ny pejy voalohany ary misy dokam-barotra miloko mavomavo ihany koa.

Boaty misy fehin-taratasy plastika, ampiasaina hanangonana sy handraiketana ireo taratasy mba hamoronana boky na antotan-taratasy ireo fitaovana ireo; miloko mavomavo sy maintimainty, ary ny mavomavo dia betsaka kokoa noho ny mainty izay voalamina tsara ao anaty boaty.

Tsena lehibe anankiray izay mivarotra toaka anaty tavoahangy maro isan-arazany. Voasokajy ao anaty talantalana miloko volondavenona sy maintimainty ireo entana ireo. Ny vidiny dia mipetraka eo ambanin'ny tsirairay.

Tovovavy anankiray manana volo lava sy matevina izay miloko maintimainty ary miolakolana izany, manao ambonin'akanjo miloko mangamanga izy izay naforitra ny tanany ary ao anaty efitrano fotsifotsy no misy azy.

Karazana boky marobe izay mitan-dahatra eo ambony talantalana vita amin'ny hazo. Misy ny boky miloko manga, maitso, volomparasy, volontany, mena. Ao anaty efitrano izay misy rindrina fotsifotsy no ahitana ireo.

Takelaka iray miloko mangamanga sy fotsifotsy an'ny banky malagasy iray ato Madagasikara, izay misy soratra hoe : "miara-manorina ho avy lovain-jafy ho an'ny Madagasikara". Ahitana laharan-tariby moa eo amin'ity takelaka ity.

Vilia maromaro mifanaingina izay mitovy endrika avokoa fa ny habeny no mahasamihafa azy ireo. Miisa dimy ireo ary vita amin'ny "aluminium", ny tahony kosa dia vita amin'ny hazo izay miloko fotsifotsy sy maramara.

Voankazo maromaro izay amidy amin'ny toeram-pivarotana anankiray. Ny entana dia voavaka ao anaty efitra kely vita amin'ny hazo toy : ny zavoka miloko maitsomaitso, voasary maitsomaitso ihany koa ary ny mananasy.

Kaopy plastika iray izay misy endrika diamantina, ampiasaina hisotroana rano na zava-pisotro hafa ihany koa, marihana fa tsy misy n'inon'inona ao anatiny ary tazonina tànan'olona anankiray.

Fatana izay vita amin'ny biriki voalalotra simenitra ary miisa roa mifanakaiky. Samy ahitana vilany vita amin'ny vy izay misarona amin'ny fatana tsirairay avy ary ny afo dia vita amin'ny afo kitay.

Manga manta miisa efatra, miendrika boribory lavalava ary miloko maitsomaitso. Mbola miantsampy eo amin'ny tahony avy izy ireo ary ahitana vatankazo lehibe ny itazoman'ny tahony azy.

Toeram-pisakafoanana anankiray izay manana rindrina miloko fotsifotsy ary misy jiro mirehitra ao anatiny. Ahitana zava-maniry anankiray izay manana taho lava ary manana ravina miloko maintsomaintso, misy latabatra sy seza ihany koa.

Toerana anankiray ahitana làlan-tany. Misy trano maromaro vita amin'ny biriky izay efa rava ny ankamaroany. Mitafo bozaka avokoa ireo trano ireo ary misy tendrombohitra eo akaiky tsy lavitry ny tanàna.

Vazy anankiray miloko volontany. Misy tany ao anatiny izay mando ; misy voninkazo maniry, ahitana ravina maitsomaitso ary voninkazo miloko mavokely. Io vazy io dia mipetraka eo ampovoanina tokotany anankiray.

Anisan'ny voankazo tena betsaka mpankafy ny manga ary misy karazany maro izany eto amintsika, betsaka ny vokatsoa azo avy aminy, miloko mavomavo izy io rehefa masaka ary maitsomaitso kosa raha mbola mantamanta. Marihina fa any amin'ny faritra andrefana sy avaratra iny no tena ahitana ireo manga betsaka indrindra eto Madagasikara.

Toeram-pivarotana akanjo eo amoron-dalana, ireo akanjo moa dia amidy amin'ny vidiny enina arivo ariary daholo tsy hiadiana varotra intsony ; misy ny miloko manga, mena, fotsy, mainty ary ny loko hafa ihany koa.

Vorona anakiray mandeha ao anaty rano maloto izay ahitana zava_maniry miloko maitsomaitso eo akaikiny. Ny vorona dia miloko volondavenina, maintimainty, fotsifotsy ; lava dia lava tokoa ny tongony ary ny lohany koa dia lava tahaka izany.

Tavoahangy misy menaka manitra, avy amin'ny marika iray ,miaraka amin'ny tavoahangy kely, misy santionany amin'ny fofona mitovy. Tavoahangy lehibe dia misy loko volamena ary ny tavoahangy kely dia misy loko volontany ; ny vokatra dia napetraka eo amin'ny lamba malefaka ary misy jiro kely manazava ny manodidina.

Tanàna anankiray izay ahitana trano miendrika lapa, izay vita amin'y biriky ary miloko fotsifotsy, mitafo fanitso. Manodidina io trano io, dia feno trano fonenan'ny olona maromaro sy ala miloko maitsomaitso.

Boky maromaro avoakan'ny olona anankiray ao anaty fitoerany miloko mavomavo. Misy amin'ny karazany ireo boky ireo ary amin'ny fiteny vahiny avokoa. Misy ny miloko mavokely, maintimainty, fotsifotsy, fotsifotsy sy maitsomaitso.

Tavoahangy kely maromaro izay misy boribory ny anankiroa ary lavalava ny anankiray. Samy avy amin'ny marika anankiray izy ireo ary miloko fotsifotsy, vita amin'ny plastika avokoa. Ny boaty misy azy dia samy eo akaikin'ireo vokatra ireo avokoa.

Fiara fitateram-bahoaka anankiray miloko fotsifotsy sy mangamanga ary misy soratra hoe : "Tselatra" eo amin'ny vatany. Eo ambony dia misy entana maromaro, eo ambonin'ny fitoeran'entana vita amin'ny vy izay miloko maintimainty.

Voangory efa masaka sy vonona hoanina, voaendy ary miloko mainty miangona ao anaty vilia ary manarona ny faritra lehibe amin'ny vilia. Misy lovia kely eo akaikin' izany. Misakafo hafa, metoy ho hena na trondro.